Umupira mu niniya cane wo gukina w'amaboko ,uwo mupira ukaba uteretse ahantu hasi ku meza niniya cane yera ,umupira ukaba ufise amabara menshi atandukanye ay’umuhondo ,ay'ubururu ukaba wanditseko n’ivyandiko vy’irabura.

Ikirasi, kininiya gose cane, gisakaje amabati, yera derere, afatishijeko ivyuma; ndetse imbere, muri ico kirasi, hakaba, hariyo intebe, nyinshi gose cane, z'imbaho, zifise amaguru y'ivyuma, zitonze ku murongo, biboneka ko, ari zo abanyeshure, bicarako.

Udutabo twinshi cane two kwandikamwo dutoduto ari two ngendanwa umuntu ashobora kugendesha imwo yanditsemwo ibintu vyiwe, ndetse two dutabo twba dufise amaranga menshi atandukanye twumuhondo tw'ubururunutni twagahama tugeretse ku meza ndende yera.

Umupira muniniya cane, wagutse wogukina n'amaboko, uwo mupira kandi ukaba ufise amarangi menshi cane atandukanye: ay'umuhondo n'ayandi y'ubururu acafyeko, hakaba hariko n'ivyandiko vyirabura, ukaba uteretse ku meza ndende yera.

Ikirasi kininiya gose cane, ico kirasi kikaba kandi gifise impome zisizeko amarangi asa n'agahama, ndetse imbere muri ico kirasi hakaba hariyo intebe nyinshi gose cane n'imeza zazo zera derere.

Ikirasi kininiya cane gifise impome zisize k amarangi ryera imbere mu ico kirasi hakaba hari yo imeza ndende yifise udutebe twinshi dutandukanye tw'amabara menshi y'ibururu n'ayagahama n ayandi y'umuhondo ku mpome zacu hakaba hacafiye ko ivyandiko vyinshi cane.

ikirasi kininiya gose cane cagutse gifise impome zisizeko amarangi asa n'agahama ndetse ico kirasi gisakaj 'amabati yera derere afatishijeko ivyuma n'ico kirasi kikaba kigabaguyemwo utwumba duto duto tw'utuzu twa sugwumwe.

Utuntu duto duto tufise utuzingi twirabura n'utundi twera derere dufatikanije n'ibiti hagati duto duto tukaba tugeretse ku meza imwe ndende nini ya gose cane yera derere iriko n'ibitabo vyinshi bitandukanye.

Ikirasi kininiya cane cubakishije impome zisizeko amarangi yera ico kirasi kaba gifise amadirisha menshi cane yuguruye ariko ibiyo, ndetse imbere murico kirasi hakaba hariyo intebe nyinshi cane zitandukanye z'ibiti ariko zifise amaguru y'ivyuma.

imodokari, niniya gose cane, yagutse, yunguruza abantu, yirabura rwose, ifise ivyandiko hirya, vyera derere, ishizeko umurongo, usa n’agahama; n'iyindi imodori ntaya, iri impande yayo, yera derere; hirya yayo, hari amashure meza yirabura.

Ikirasi, kininiya gose cane, gifise impome, zisizeko amarangi yera; imbere mw'ico kirasi, hariyo abanyeshure, bari, bari ku bitanda, vyinshi gose cane, baryamako, bigeretse kabiri kabiri, bifise amashuka, yera derere, ashashe.

Ikibuga kinini ya gose cane kirimwo ubwatsi buto buto buriko buramera kikaba kirimwo abanyeshure benshi batandukanye b'abahungu n'abakobwa bariko barahakinira hirya yabo hari ibiti vyinshi cane bitandukanye bihateye biriko birera vy'amavoka.

Amakaye ashika kuri ane yo mubwoko bwinshi butandukanye ayo makaye akaba afise amarangi menshi amwe asa nagahama nandi asa n'umuhon do ayandi y'ubururu ayo makaye kandi akaba ariko uducapo tw'udukoko twinshi akaba ageretse kumeza ndende yera.

Ishure rininiya cane rigeretse rifise amarangi yera derere rikaba ryanditse ko ari ishuri ry'isumbuye ryo mu Rwanda imbere yayo hakaba hari amashurwe menshi cane ahateye ndetse hakaba hari n'abantu babiri bariko baratambuka imbere yaryo.

Igihome kininiya cane c'ishure ico gihome gifise amarangi yera gifise nahandi hantu bacomeka ico kwinjiza umuriro ku buhinga bwa none ico gihome kikaba kandi canditse ko ibyandiko biriko udukoresho tw'abana bakina.

Icuma kirekire cigonze cirabura gifise n'amarangi yeraderere hejuru ico cuma kandi kikaba gifashwe n'ibindi vyuma bibiri hejuru bifatanye ico cuma biboneka ko ari cuma bateramwo umupira w'amaboko.

Ububati bwinshi cane butandukanye ubwo bubati bukaba bugabuwemwo uduce twinshi cane dutandukanye nyene ndetse murubwo bubati hakaba hariyo ibitabo vyinshi n'amakayi menshi atandukanye bukaba buri mu isomero rininiya cane babikiramwo ibitabo.

Akabati ka nini ya gose cyane gakoze mu buhinga bw'akija mbere kubakishije ibyuma ako kabatika kaba gaciyemo duhimba duto duto twinshi cyane tukaba turimo kandi ibitabo byiza gose byo gusoma bisana kahame n'ibindi bitabo vyera.

Abanyeshure bakiri batoya, umuhungu n'umukobwa bafise umwambaro usa n'agahama, umuhungu akaba afise n'akabutura gatoya kirabura, ndetse umukobwa akaba afise umupira wo gukina ubanze mu bimwanya vyera derere n'ibipapuro bisa n'agahama.

Akabati kaniniya gose cane kirabura ako kabatika kaba karimwo uduce twinshi cane tutandukanye tukagabura ndetse ko uduce tuba turimwo ibitabo mvyinshi bwose bigerekeranye abanyeshuri bakoresha mu gusoma ako kabati kakaba kari mw'isomero niniya gose ryagutse risize impome zera.

Ibitabo vyinshi bwose bishika kuri bitandatu bifise amarangi atandukanye kirimwo ivyigwa vitandukanye ndetse bikaba bipangapanze ikamwe ku kindi biri mu kabati kanini ya rwose cane kubakishe ibiti.

Imeza niniya ndende isize ko amarangi yeraderere. Iyo meza ikaba iriko udukoresha abanyeshuri bakoresha mu kwandika ko kibaho ingwa nyinshi cane zeraderere ndende izongwa zikaba zishika kuri cumi na zitanu.

Imeza ndende nini ya cane ikoze mu mbaho iyo meze kabayisize irangir utukura n'amarangiyerabura iyo meze kabayiriko imyambaro y'koinunora imitsi ikabuturana, kandi gapira gatoya bisa nubururu hariwo ivyandiko vyera.

inzu niniya gose cane yubakishije impome zisizeko amarangi yera, iyo nzu kandi ikaba igeretse kabiri ifadishijeko n'inkingi zisizeko amarangi yera nyene imbere yayo hakaba hari ibiti vyiza bitotahaye birimwo utwatsi ndetse n'amazu menshi yayo.

Uruzitiro runiniya cane Rwubakishije Amabuye Yera, Rukaba impande yarwo hateye Igiti Kininiya gose gikomeye gisa n'agahama ,Kandi Imbere yaho hakaba hari akazu gatoya Abana Bakiniramwo.

Uruzitiro ru rininiya cane ufise inpome zisize ko amaranga yera n' amaranga yirabura hasi ku mushingi rw'uruzitiro hakaba ari ko ibishushanyo vy'utwana duto duto akaba afise n'umwango muniniya usa n'agahama, mbere y'umwango hakaba ari imodoka yirabura.

Inzu niniya cane yubakishije ubuhinga bwa kijambere, imbere muri iyo nzu hakaba hariyo ububati bwiza cane busize amarangi yera, bukaba bufisemwo utwumba duto duto cane, turimwo ibitabo vyinshi vyo gusoma.

ikibuga kininiya cane cagutse cubatsemwo amashure meza cane yubakishije amatafari aturiye ageretse kabiri, ayo mashuri akaba afise n'amabati yera asizeko n'imirongo yera n'iyindi mirongo ikitse yera akaba ateyemwo igazo ryiza.

Ikirasi kininiya cane cagutse bakiniramwo umupira gisizeko amarangi hasi mensh'atandukanye asa n'agahama n'ayandi yera ayandi y'umuhondo , ico kirasi kikaba gifise kandi n'impome zisizeko amarangi yera n'amadirisha y'ibiyo

Amakaramu menshi y'ubwoko bwinshi butandukanye yo gucapa, abanyeshure bakoresha bariko baracapa, ateretse ku kabati kera kagutse kaniniya, ayo makaramu akaba afise amarangi yirabura, agahama, ndetse akaba afise amarangi y'ubwoko bwinshi butandukanye.

Ikirasi kininiya cane cagutse gifise impome zisize irangi ryera. Kikaba gifise ndetse n'idare rifise imatara meza cane imbere mico kirasi hakaba hariyo akabatika. Irimo intebe nyinshi ndetse harimo n'ibitabo bipazemo akabati.

Ikibuga kininiya cane abanonotsi bakoresha bariko barasiganwa kikaba giciyemwo imirongo miremire yera aho herekanw' umw'umwe wese ahaca hasizeko nirangi risa n'agahama hirya yaco hakaba hariho n'ibiti vyinshi cane bitotahaye

Ikibuga co gukiniramwo umupira w'amaboko hakaba hariho ivyuma bibiri bitambitse hirya no hino, hakaba hamanitseko umusegetera bacisha umupira hejuru, hirya yico kibuga hakaba hariyo n'ibiti vyinshi cane biteyeho bikomeye.

Urupapuro runiniya cane rwera rufise imirongo igororotse isa n'ubururu, urwo rupapuro rukaba rwanditseko ivyandiko vyirabura, hakaba hariko n' akandi ko gufutisha kari hejuru yurwo rupapuro.

Ikirasi kininiya cane cagutse abanyeshure bikiramo kikaba gifise imbere muri ico kirasi ububati buniniya cane bufise amaranga sanagahanwa no tudirisha dufise ibiyo ndetse harimo n'intebe niniya cane.

Ikirasi kininiya cubakishije impome zisizekw'amarangi asa n'umuhondo , kimaditseho ibipapuro vyinshi abana bashushanije , imbere murico kirasi hariyo intebe nyishi cane zisize irangi risa n'agahama , kuruhome naho hakaba hari intebe nyishi cane zisize irangi risa n'agahama, kuruhome naho hakaba hariho ikibaho cirabura.

udutabu two gusoma turiko ibishushanyo inyuma , abantu bambaye imyambaro myinshi cane hariko n'udukoko tugeretse kw'ivyo bitabo, ndets'ivyo bitabo bikaba bifis'amarangi asa n'umuhondo ibindi bisa n'ubururu

Udukinisho twinshi cane tw' ubwoko bwinshi cane butandukanye, tw' utumodokari n' utundi tw' udupikipiki duto duto, tw' amabara menshi cane, utw' agahama, utwera n' utundi twinshi, hakaba duteretse kw' isima.

Umupira w'amaboko wo gukina abanyeshure bakina ukaba ufise amarangi menshi cane atandukanye amwe asa n'ubururu n'ayandi asa n'umuhondo ukaba uwo mupira wanditseko n'ivyandiko vyirabura ukaba ar'umupira upomfye muniniya.

Ikibuga kininiya cane abana bakiniramwo ibintu bitandukanye kirimwo n'ibiti vyinshi cane biteye, harimwo n'ibarabara ricamwo hagati y'ikaburimbo, hakaba hari n'akandi kantu k'akuma abana badugirako mu gukina gafatishijwe n'ingazi.

Amashure meza cane yubakishije amatafari aturiye ndetse ayo mashure akaba asakaje amabati yera akaba afise kandi n'amadirisha ariko ibiyo, akaba afatanye n'utuzu twa surwumwe tugabuyemo utw'abahungu n'utundi tw'abakobwa.

Ikirasi kininiya cane gifise impome zifise amarangi yera, gifise n'amadirisha yuguruye, imbere muri ico kirasi hakaba harimwo amameza n'udutebe twinshi cane, ndetse ayo ma meza akaba ateretseko udusakoshi n'udukaba twuguruye.

Ibitabo vyinshi cane, vyugusoma bigerekeranye Kimwe kukindi, ibitabo bushika Kuri bitandatu, bimwe bisa n'agahama ibindi bisa n'umuhondo, Bikaba bipanze kukimeza kininiya cane, gishasheko igitambara gisa n'Agahama ibindi bice bikaba vyera.

Udukoresho twinshi two gucapa duteretse ku meza niniya yagutse, isize ko irangi irisa n'agahama two dukoresho twinshi two gucapa tukaba turi ubwoko bwinshi butandukanyi, tumwe dufise amarangi yera n'ayandi yirabura utundi dusa n'umuhondo w'o tundi dusa nubururu.

Icumba kininiya cane gifise impome zisizeko amarangi yera n'ayandi marangi asa n'umuhondo, gifise idirisha rimwe rifise ibiyo, rikikujwe n'ibitanda vyinshi cane, bigeretse kabiri.

Ikirasi kininiya cane gifise impone zubakishije amatafari aturiye ndetse kwizo mpome hakaba hasize amarangi asa n'umuhondo n'amarangi asa n'ubururu hasi, hasi hakaba hariko isima risa nagahama Nyene ndetse hakaba Hariko n'amatafari asa nagahama Nyene.

Akabati kaniniya cane gafise imyango ibiri y'ivyuma ndetse ako kabati kakaba kegetse impande y'igitanda kigeretse kabiri c'ivyuma kakaba kari mukizu kininiya cane gifise amatafari tuyasizeko amabara asa n'ubururu.

Ikirasi kininiya cagutse kirimwo udukoresho twinshi two gushushanya, akaba harimwo n'imereza n'intebe nyinshi z'ubwoko butandukanye, impome z'ico kirasi zikaba zimaditseko ibishusho abana bagiye baracapa, ndetse harimo n'utundi tusa n'agahama turi hejuru.

Uruzitiro runiniya cane rwubakishije impome zisize ko irangi ryera, hagati yizo mpome hakaba arimo n'iryuma ifise amaranga yera inyuma yabo hari yo ibiti biteye bitotahaye, mbere mu ruzitiro hakaba hari yo vyatsi biteye.

Ikirasi kininiya cane cufakeshije amatafaraturiye gisize ko amarangi yera gifise amadirisha menshi cane y'ibiyo ndetse ico kirasi mbere hakaba hari yo ivyuma vyinshi cane bitanduka biriko ibikoresho byo gukora.

Amazu meza cane yubakishijwe amatafari aturiye asizeko amarangi yera akaba hasakaje amabati ndetse yera akaba afatishijwe amabati ivyuma bimanuka hasi bisa nagahama imbere yayo mabati hakaba hariyo ibiti vyinshi cane biteye bitotaye.

Utuzu twa surwumwe dushaje dushika kuri tune dufise imyango isa n' agahama, tukaba turiko abantu bacafyeko kuriyo miryango, tukaba dufise impome zisizeko amarangi asa n'ubururu hasi n'amarangi yera hejuru.

Amashure meza cane yubakishije amatafari aturiye asize amarangi y'agahama hasi n'amarang yera hejuru, akaba hafise amadirisha yera y'ibiyo yugaye n'imyango isa n'ubururu amashure akaba agera nko kuri munani hakaba hari n'umuntu ariko aratayembera imbere y'amashure.

Ikirasi kininiya cane, gifise impome zikomakomeye, zisize amarangi yera, gifise n'amadirisha afise ibiyo bitatu, vyugaye; imbere muri ico kirasi, hakaba hariyo intebe nyinshi, n'amameza yazo yera.

Ibikinisho vy'abana vy'uburyo bwinshi butandukanye, bifise amabara menshi can'atandukanye bikaba hariho n'ibindi bimaditse kukibaho bifise amarangi, ibiharuro harimwo n'utundi twinshi tw'udupup'abana bakinisha

Icumba kininiya cane gikomeye gifise impome zisizeko irangi risa n'umuhondo, ico cumba kikaba kirimwo ibitanda vyinshi cane bigeretse kabiri kabiri, ivyo bitanda bikaba bishasheko ibintu vyo kwifuka bisa n'agahama, n'amasakoshi ari impande yavyo yirabura.

Imeza niniya cane, yagutse, yera, iriko ibipapuro vyinshi cane, bimaditseko; biriko ibishushanyo bitandukanye; harimwo ibikoko, hakabamwo n'imbeba, ndetse iyo meza, ikaba iriko n'ibipapuro, bindi kandi vyanditseko.

Uruzitiro runiniya cane rwagutse rufise impome zisize ko amarangi yera ariko n'utwuma hagati y'izo mpome rwa ruzitiro rwa rwanditse ko ivyandiko biranga iryo shuri ryariryo ryarikishije irangi risa n’agahama, imbere muri urwo ruzitiro hariyo n'ibiti vyinshi cane vyamavoka .

Ikirasi kininiya cane gifise impome zisizeko amarangi asa n'agahama n'ayandi marangi yera gisakaje amabati yera, ndetse kikaba gifatishijwe n'ivyuma, imbere yavyo hariyo ubuzu bwa sugumwe bufise ibirahuri vyera imbere.

Akabati kaniniya cane karimo utwumba tuniniya cane tukaba utwo tumba turimo ibitabo vyinshi cane bipangapanzi kumwe ku kindi vy'bwoko butandukanyi ku akabati ka karimunzu niniya cane yubakishise amatafari aturiye.

Ikirasi kininiya cane abanyeshuri bigiramwo, cubakishije amatafari aturiye asizeko irangi ryera, imbere mw'ico kirasi hakaba hariyo intebe nziza cane z'ibiti zifatishijeko n'ivyuma hasi, hakaba hariho n'ikibaho imbere bigirako cirabura.

Akuma k'akagazi gafise amarangi asa n'agahama ariko hasi gasizeko uturangi twirabura, gafise utuntu twinyabune abantu badugirako dufise amarangi yirabura, ako kuma hirya no hino kakaba gafashwe n'utundi twuma dushika kuri dutatu.

Ikirasi kininiya cane, cagutse gifise Amameza menshi, atonze ku murongo gifise udutebe tune tune, akaba udutebe dufise amarangi asa n'agahama ,ayera asa n'umuhondo.

Amashuri meza cane yubakishije amatafari aturiye, Amashuri akaba asakaje amabati yera, Amabati afatishije ko ivyuma, hirya yayo mashuri hakaba hariyo utuzu twasugumwe, na twonyene utwo tuzu tukaba twubakishije Amatafari aturiye.

Imeza ndende yera yagutse cane iriko ibikoresho nyabwonko vyinshi cane vyirabura, ndetse hakaba iyo meza ifise intebe zayo ndende na zo nyene zirabura z'inyegamo zifatishijeko n'ivyuma.

Amazu meza cane yubakishije amatafari aturiye, ayo mazu akaba arimwo n' amashure, ndetse hagati yayo mazu hakaba hari ikigega bibiri bubakishije isima bikomakomeye, bibikwamwo amazi ashikirako avuye Ku mabati.

Ikirasi kimwe kininiya gose cane, cubakishije impome zisizeko amarangi atukura, ndetse, imbere muri ico kirasi harimwo udutebe duto duto bicarako, kandi ico kirasi kikaba gifise amadirisha ariko ibitambara bisa n'ubururu bikingiriye.

Ikirasi kinini ya cane cubakishije amatafari aturiye .Imbere murico kirasi hari yo ama meza menshi cane akiritse yera kandi akaba afise nUdutebe duto duto turiko dusa n'umuhondo ayo amameza akaba ateretse ko ibikoresho nyabwonko.

Ikirasi kinini ya gose cane gifise impome zisize ko amarangi asa n'agahama ico kirasi kikaba kandi gifise idirisha rimwe rininiya cane ryera derere ririko ibitambara inyuma bisa n'ubururu, imbere mw'co kirasi hariyo amabomba meshi cyane ariko utuhome duto duto turiko tuyafashe.

Ameza niniya cane ikoze mu buhinga bwa kijambere iyo meza ikaba iriko igikoresho nyabwonko. Ako gakoresho nyabwonko kakaba kirabura imbere yako hariho utwobakabikamo twera irya yako hariho n'ikaramu ryirabura.

Ikirasi kininiya gose cane cagutse, gifise inpome zisizeko amarangi yera derere, ndetse ico kirasi kandi kikaba gifisemwo imbere hariyo amasafuriya menshi gose cane, harimwo n'indobo zera derere.

Inzu niniya cane imeze nkisomero abanyeshure baza gukoreramwo imyimenyerezo yivyo baba babonye, mwishure bakaba arizo bubakishije impome ziriko amarangi yera imbere muriyo harimwo ivyuma vyinshi cane .

Ikirasi kininiya cane cagutse, cubakishije amatafari aturiye, imbere muri co kirasi hakaba hariyo umunyeshure yambaye ibirato vyirabura, akaba yambaye n'uwundi mwambaro wera hejuru, hakaba hariyo n'ikindi kintu kininiya bandikako cera.

Ikirasi kininiya cane gifise amatafari aturiye, gifise n'amadirisha ariko ivyuma yuguruye, afise ibitambara, inyuma yayo bisa n'ubururu, imbere muri ico kirasi hakaba hariyo n'udutebe twinshi cane abanyeshure bicarako.

Abanyeshuri benshi bashika kuri umunani bambaye imyambaro yera, b'abahungu n'abakobwa ,bakaba bari mu cumba kininiya c'igerageza baba ariko barasubira mw'ivyo bize, ico cumba kikaba gifise impome zifise amarangi asa n'ubururu.

Ikirasi kininiya cane cubakishijwe impome zisizeko amarangi yera gifise n'idare ryera nyene ririko amatara hejuru, hakaba imbere murico kirasi hariyo imeza niniya yera ifise intebe z'inyegamo zibiri bicarako.

Ikirasi kininiya cane gifise impume zisize ko amaranga iyera mdetse mwoico kirasi bikaba biboneka ko hariyo ivyuma vyinshi cane harimwo n'amabombo abanyeshuri bakarabamwa amazi hariho niutubaho twinshi cane duteranijemwo turimwo ibitabo vyinshi cane mw'ico kirase.

Inzu niniya cane ifise impome zisizeko amarangi yera ifise n'amadirisha yugaye ariko ibiyo afise n'umwango muniniya cane wugaye imbere mw'iyonzu hariyo amameza menshi cane y'ivyuma ateretseko ibindi vyuma vy'ubuhinga bwa none butandukanye.

Abanyeshuri babiri, muhungu n' umukobwa, bariko barakora ubushakashatsi, bari mu cumba c' igerageza, ico cumba kikaba cubakishije impome zifise amarangi yera, inyuma hariho ikibaho kininiya cirabura.

Utwombo dushika kuri dutanu tw'ubwoko butandukanye , tumwe tw'imizingi n'utundi tugororotse , utwo twombo n'utwo banyweramwo turimwo amaz'atandukanye harimwo n'ubundi burimwo imiti yagamba n'iyindi yindi.

Ikirasi kininiya cane cagutse gishajije cubakishije impome zisize ko amarangi yera imbere mwico kirasi hakaba hari yo ububati bwinshi cane butonze ku murongo kamwe mu kabati kose kaba gafise utwumba dupanze mu ibitabo muri ubwo bubati hakaba hari intebe abanyeshuri bicara ko bariko barasoma bitabo.

Ikirasi kininiya cane cagutse gifise impome ziriko amarangi yera, ndetse ico kirasi kikaba gifise imbere muri co akabati kaniniya cane kagutse gafise utudirisha duto duto, kandi ako kabati kakaba karimwo ibikoresho vyo kw'ishure.

Ikirasi kininiya cane gifise inkome zisizeko amarangiye asa nomuhondo gifise amadirisha menshi cane, ariko ibiyo gikabombera ayo amadirisha afise n'ibitambara biyakingira imbere mw ico kirasi hariyo intebe nyinshi cane n'amameza ateretseko ibikoresho nyabwonka.

Abanyeshure benshi cane harimwo n' abigisha babo bambaye imyambaro yera, bakaba bari mu kirasi kininiya cane cagutse, gifise impome zisize irangi ryera hejuru n' irangi risa n' umuhondo hasi, ndetse abo banyeshure bakaba bariko barakora ku bikoresho vy' ubuhinga bwa none.

Udutabo twinshi duto duto ngendanwa two kwandikamwo twinshi dutandukanye, tugerekeranye kamwe ku kandi, utwo dutabo tukaba dufise amarangi asa n'umuhondo, tugeretse ku meza niniya cane, bifise amarangi asa n'agahama, hirya yabo hakaba hari n'utwamwa tuhateretse.

Udutabu two kwandikamo twiza cane tugerekeranye ko dutanu tukaba turi ko amakaramu kamwekamwe kose isa na gatabo buririko tukaba turi ko meza nini ya yera twodutabu tukaba tufise amabara menshi atandukanye.

Isomero rininiya cane ryubakishije impome zisizeko amarangi yera rifise amadirisha y'ibiyo afadishijeko ivyuma , iryo somero imbere muriryo hakaba hariyo intebe nyishi n'ibitabo bipanze mutubati.

Imeza niniya cane y'ibiti ifisiz'irangi risa n'agahama iyo meza ikab'iteretseko amakaye menshi cane n'ibitabo vyinshi cane vy'ubwoko bwinshi butandukanye abanyeshure benshi bariko barasoma , hirya yayo hakaba hariyo igihome kiriko amadirisha yuguruye.

Icumba kininiya c'ubakishije amatafari aturiye, imbere murico hakaba hariyo ububati bubiri bubangikanye, kamwe kamwe kose gafise utwumba tugabuwe mu kabati, ndetse tukaba duteretsemwo ibitabo vyinshi vyo gusoma harimwo n'ibipapuro.

Ikirasi kininiya cane kirimwo ububati bwinshi cane burimwo ibitabo vyinshi bitonze ku murongo kimwe kigeretse ku kindi ico kirasi kikaba cubakishije matafar' aturiye gifise amadirisha maniniya cane y'ibiyo, kikujweko n'ivyuma ndetse yugaye.

Ikirasi kininiya cane, gifise impome zisize amarangi yera, ico kirasi kikaba irimwo utubati twinshi tutandukanye, turimwo ibitabo, utwotubati tukaba tugabuyemo ubwumba bushika kuri butanu, buri kumba kose kapanze mwo ibitabo vyinshi.

Akabati kaniniya gose kera gafise imyango ibiri umwe wuguruye nuwundi wugaye ,imbere muriko harimwo ibipapuro vyinshi cane birenga bibiri birimwo ibitabo ,nimpapuro ,namakaye.

udutabu dutanu two kwandikamo tugerekeranye kamwe ku kandi dufise amabara menshi cane atandukanye kamwe gasa n'agahama dufise umurongo wera udukikuje , utwo dutabu tukaba dufise n'agapapuro kamwe indani kirabura.

Ikirasi kininiya cane babikiramo ibitabu aho abanyeshuri baja kubitora bagiye gusoma canke bagiye kubitora baja kuvyigiramo. Ico cumba kikaba kirimwo ukabati ikaniniya cane gapanga panzemo ibitabu vyinshi vy'ubwoko bwinshi butandukanye.

Ibarabarara rininiya cane ry'ikaburimbo gihirabura hika yaryo hakaba hariho butwatsi duto duto twateye turi ko turamera mwiryo barabaraka ba handikishije ingwa icafye ko ibintu birebire cane vyera harimo ibiarurohu gati.

Ikirasi kinini yagose cyane cyagutse gifise inpome zisa n'umuhondo icyo kirasi kaba gifise idirisha zibiri nini ya gose cane ziriko ibiyo ndetse imbere mu ico kirasi hariyo amahewe nyinshi gose cane zifise utumeza.

Ibarabara rininiya gose cane ryirabura ry'ikaburimbo, iryo barabara hirya y'aryo hakaba hariho ibiti vyinshi cane bihateye birishariza, ibiti vy'ibigazi bitandukanye, ndetse hakaba hariko n'icapa gisa n'agahama kiriko ivyandiko, kihamanitse.

Ibikoresho abo vyinshi vy'ubwoko butandukanyi ivyo gukina harimwo ivyo kuvuza hakaba harimwo n'ibindi vyo kuvuza vy'ingoma, kandi ivyo bikoresho hakaba hariho n'ivyo gucapa bifise amabara menshi y'ubwoko butandukanyi.

Akanyeshure k'agahungu gatoya cane kambaye umwambaro wo kw'ishure, ikabutura y'ubururu n'ishati yera derere kandi uwo munyeshure akaba ahagaze mu kibuga kininiya cane, bakiniramwo umupira w'amaboko, hirya yiwe hari abandi banyeshure benshi cane bahagaze inyuma yiwe.

Ikibuga kininiya cane kirimo ibiti vyinshi cane bitotahaye ivy'amavokab ariku bireera mw ico kibuga harimo n'ibindi bikoresho vy'ivyuma bigonze abana bakoresha mu gukina harimo n'ivyobaresha umunyenga higa yavyo agahobatsa amazimu meza cane asakaje amabatiy aso nagahama.

Ikirasi kininiya cane gifise impome zisizeko amarangi yera, ico kirasi kikaba gifise amadirisha y'ibiyo ndetse imbere mw'ico kirasi hariyo utumeza tureture dufise intebe zidufatanije hagati yatwo kandi dufise idari ryiza cane ryera.

Ikibuga kininiya co gukiniramwo abana bakiniramwo, hakaba harimwo ibiti vyinshi cane bitotahaye harimwo n'ibarabara ryirabura ry'ikaburimbo hakaba harimwo ndetse n'ikintu abana badugako gisa n'ubururu bakinirako.

Ikirasi kininiya cane cagutse, kirimwo udukoresho twinshi cane dufise amarangi menshi cane asa n'umuhondo, ayandi asa n'ubururu, mbere utwo dukoresho akaba ari udukoresha abanyeshure b'abana bakoresha bariko baracapa, imbere hakaba Hari n'ibindi bintu bindi bariko barashushanya.

Ikibuga kiniya cane giteyemwo ibiti vyishi cane bitanga akayaga harimwo n'ibiti vy'ivyamwa vyo kurya n'ibiti vy'amavoka n'ibindi biti vyama pera ndetse murico kibuga hariho ahandi abana bashobora gukinira barya umunyenga bafashwe n'ivyuma bariko bararya umunyenga.

Uruzitiro runiniya cane rwubakishije amatafari aturiye, rukaba rukikuje ikibuga kininiya abana bakinirako, imbere mw'ico kibuga hakaba hariho udupupe twinshi abana bakinisha, n'ibiti biteye hiya yutwo dupupe bitotahaye.

Ikigo kininiya rwose cane c'amashure menshi rwose yubakishije amatafari aturiye kikaba kandi ayo mashure yaco asakaje amabati ayasa n'agahama imbere yayo mamashure hakaba hateye amashugwe meza cane atotahaye ndetse hari n'abanyeshure benshi.

Ikibuga, kininiya gose cane, cagutse, giteyemwo ibiti, vyinshi cane bitandukanye; imbere yavyo, hakaba hari n'amamodokari, menshi gose, yirabura, ayandi yera derere; imbere ndetse, hakaba hari intebe, nyinshi gose, zihapanze, z'imbaho, abanyeshuri bicarako.

Ikibuga kininiya gose cane giteyemwo utwatsi dutoduto turiko turamera, hateyemwo kandi n'amashugwe menshi gose cane, ico kibuga kikaba cubatsemwo amasomero meza cane, yubakishije amatafari aturiye, asakaje amabati yera derere, afatishije ivyuma ayo mabati.

Ikibuga kininiya gose cane cubatsemwo amasomero meza cane yubakishije impome zisize amaranga yera ,ayo masomero kandi akaba yubakishije amatafari asa na gahama aturiye ndetse asakaje mabati yirabura.

Inzu niniya gose cane, iyo nzu ikaba ifise amadirisha ariko ivyuma biyafashe ariko n'ibiyo ,ndetse imbere y'iyo nzu hakaba hariho umugozi muniniya gose cane wanikiyeko impuzu zitandukanye zisa n'agahama, izindi zisa n'ubururu, izindi zera derere.

Igihome kininiya cane gifise amarangi asa n'umuhondo ico gihome kandi kikaba gifise ko ivyandiko vyinshi bitandukanye gifise umwango muniniya rwose usa n'agahama winjira indani mw'isomero rinini rwose

Udutabo twinshi cane duto duto two kwandikamwo, udutabo tugendanwa mu ntoke, utwo dutabo tukaba twanditsemo ivyandiko vyirabura, ndetse akaba ari amatabo menshi gose cane ageretse ku meza, harimwo n'amakaramu yo kwandikisha yirabura n'ayandi y'ubururu.

Isomero rininiya gwose cane ryubakishije impome ziriko amatafari aturiye iyo somero kandi mbere muriryo hakaba hari yo intebe nyinshi cane zitandukanye abanyeshure bicarako zifise marangi asa n'agahama.

Ikibuga kinini yagose cane c'ivu kirimwo utubuye dutoduto hakaba harimwo ibiti vyiza cane bihateye, kandi ikikabo kirimwo n'abana batobato b'abanyeshuure bariko barakina abahungu n'abakobwa barimwo bambaye imyambaro yeraderere.

Igihome kininiya gose cane gifise irangi risa n'umuhondo, ico gihome kikaba kimaditseko kandi igipapuro kimwe cera derere, gifise uturangi twirabura turi hasi yaco kandi ico gipapuro kikaba gicafyeko ivyombo vyinshi bitandukanye.

Ikirasi kininiya gose cane cubakishije impome zisize ko amarangi yera derere, imbere muri co kirasi hakaba hariyo intebe nyinshi cane zitandukanye z'ibiti abanyeshuri bicarako ndetse kandi kikaba kiriko n'ikibaho ku gihome cirabura.

Inzu niniya cane ifise impome zisize ko amaranga iyera ndetse mu iyonzu akaba hari yo akabati kaniniya cane gakozwe mu biti ndetse gafise n'ibiyo ako kabati kakaba hejuru kamanitse ko ibihembo abakinyi babahaye b'abanyeshuri.

Abanyeshure benshi cane bambaye imyambaro yo ku ishure yera derere n'iyindi yirabura abo banyeshure bakaba bahagaze imbere bariko barakina bari impande y'ishure ryiza cane ryubakishije impome zisize ko amarangi asa n'agahama.

Igihome ikininiya cyane cubakishije amatafari aturiye atarangirisize ko ariko tkaba gifise umwango muniniya cyane w'icuma usize ko iranga igera uwo mhango kandi ukaba ufise ibiyo kandi uwo mhango ukaba wuguruye.

Isomero ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye risakaje amabati asa n’agahama ,imbere y'iryo somero hakaba hari abanyeshuri benshi cane bariko baratambuka ,bakina ndetse bamwe imbere yabo hakaba hari ibiti vyinshi cane bihateye.

Abanyeshuri benshi cane babakobwa bari bambaye imyambaro yirabura harimwo n'uwundi 'umwana muto bayambaye umwambaro usa nagahama bakaba bafise amakaye mu minwe yabo bariko barasoma bahagaze imbere y'amashuri meza gose atotahaye.

Ikayere ininiya cyane ryuguruye ryanditsemwo ibiharuro byinshi cane byo gukora iryo kaye rikaba risanagahama inyuma kandi hagati muri iryo hakaba harimo ikaramu rininiya cane ndetse rikaba riteretse ku kamezi agatoo ya kiwiti.

Utuzu twa sugumwe dushaje tukaba dufise impome zisize amarangi yera derere, utwo tuzu twa sugumwe tukaba ata miryango iriko ariko tuba dusakaje amabati yeraderere ndetse imiryango yahorako ikaba ifise amarangi asa n'ubururu.

Impapuro ndende nini cane ziriko ivyandiko vyinshi bose cane vyirabura izo mpapuro zikaba zimaditse ku gihome k'inini ya gose cane cubakishije amatafari aturiye kandi ico gihome kikaba ari gihome c'ishure ryiza rwose.

Ikirasi kininiya gose cane, cubakishije impome zisizeko amarangi asa n'umuhondo, ico kirasi kandi kikaba gifise idirisha rimwe rininiya gose cane, rifise igitambara kirifutse gisa n'umuhondo nyene, imbere yico kirasi hariyo intebe nyinshi.

Amashuri meza cane yubakishije amatafari aturiye ayo mashuri akaba ariko kandi n'amarangi atandukanye yera derere imbere muri ayo mashurie hariyo ibitabo vyinshi bipanzeyo kandi ihereka yayo hari n'abanyeshure benshi bariko baragendagenda.

Ikibuga kinini ya gose cane civu kirimo utubuye duto duto, icyo kibuga kikaba giteyemo ibiti vyinshi cane vyiza gose bitotahaye, ndetse kikaba kirimo kandi isomero ryubatse ryubakishije amatafari aturiye.

Ikirasi kinini yagosi cane abanyeshure bigiramwo ico kirasi kikaba gifisa impome zisizeko amarangi yera, ndetse kua ico kirasi, kandi hakaba hariko amadirisha menshi cane yugaye, ariko bitambare inyuma bisa n'ubururu.

Ikibuga kininiya cane c’ivu ,mw’ico kibuga hakaba hubatsemwo isomero rininiya cane ryubakishije amatafari aturiye risize ko amarangi yera hakaba hariho n'umunyeshuri ahagaze impande y'idirisha rininiya cane ririko ibiyo n’ivyuma birifashe.

Ikibuga kininiya rwose cane kirimwo amashure menshi cane atandukanye yubakishije amatafara aturiya asakaje amabati yera imbere yabo banyeshure hakaba hari nabandi bariko barakina bambaye imyambara isa n'ubururu.

Ikibuga kininiya rwose cane cubatsemwo amashure menshi cane yubakishije amatafara aturiya asakaje amabati yirabura, hirya yico kibuga hakaba hariyo kandi ibigazi vyinshi cane bihateye ndetse bikaba biriko birera.

Umunyeshuri yambaye ishati nziza y'amaboko maremare yera derere .Akaba ari mu kirasi kinini ya rwose cagutse akaba yambaye n'amarori yirabura ariko afise ibitabo mu ntoke ariko arabipanga neza ku meza niniya yagutse y'ibiti.

Amasomero meza cane yubakishije impome zisizeko amarangi y'umuhondo n'ayandi marangi yera, ndetse ayo masomero akaba asakaje amategura yirabura, imbere yayo hakaba hateye ibiti vyiza cane bitotahaye, bihari vy'amashugwe.

Imeza ndende yera derere iteretseko udukoresho tubiri bakoresha mu guhanagura ikibaho, utwo dukoresho natwo tukaba dufise amarangi asa n'ubururu, akandi gafise amarangi yera ariko hejuru twose dufise amarangi yirabura.

Amakaye arimwo n'udutabo twinshi cane dusa nagahama n'utundi dukaye tweraderere ayo makaye akaba arimo dushashe tuyafashe akaba arikori amakaramu menshi gose cane bigeretse ku ntebe ndende yera.

Ikibuga, kininiya cane, harimwo ikigo c'ishure, ryiza cane, hubatsemwo, amashure meza, yubakishije amatafari aturiye, asakaje mabati yera; bikikujwe n'uruzitiro, runiniya cane, rw'amatafari aturiye, rufise umwango, munini gose, w'ivyuma, wugaye.

Inzu niniya cane yubakishije amatafari aturiye ikaba igeretse gatanu, iyo nzu mbere ikaba ifatishije n'ivyuma, hirya yayo matafari hakaba hariko n'isima iriko, ndetse iyo nzu ikaba yubatse ku kibuga kininiya cane cagutse.

Inganzi nyinshi cane zishika kuri munani ziduga hejuru kw'ishure rikomeye cane ryubatse nimpome zisize irangi ryera iryoshure ndetse rikaba rifise umwango USA nubururu wuguruye ndetse n'amadirisha yuguruye yibiyo.

kasikininiya chane cubak igige matifar yaturiye ndetse impametikabazisize ko amarangi yera gifise amadirisha menshi cyane ariko ibiyo imbere m'ico kirasi hariyo intebe nyinshi cane n'utumeza n'udusakoshi tw'abana batwaramu amakari

Isomero rininiya cane ryubakishije amatafari aturiye, iryo somero rikaba ririko ikibaho kininiya imbere cane c'irabura canditseko n'ivyandiko vyera, ndetse kikaba gifise amadirisha n'imyango bisa n'agahama.

Ikibaho kininiya cane cirabura gifisi ivyandiko vyinshi cane bitandukanye vyandikishijeko n'ingwa z'ubwoko bwinshi zisa n'agahama n'izindi zera, ico kibaho kandi kikaba kimanitse ku ruhome runiniya cane rusa n'agahama ruri inyuma yaco.

Ikirase kininiya cane cagutse, gifise ikibaho kininiya kiri mbere, kiriko ibiharuro vyandikishije ingwa zera. Ndetse hakaba hariyo n'umunyeshuri w'umuhungu ariko arakora ivyo biharuro. Izo mpome zikaba zisizeko amarangi asa n'umuhondo.

Udukoreaho twuburyo bwinshi butandujanye, harimwo agapfyifuzo kirabura, harimwo nico bashira mugutwi kirabura nyene hakaba harimwo nagasakoshi kirabura, ndetse harimwo n'amakaramu menshi cane yokwandika, N'akandi gatabo ko kwandikamwo.

Ikibuga kininiya cane cubatsemw'amashuri menshi cane atandukanye, amashuri y'ubwoko bwinshi yubakishije amatafar 'aturiye ifise amadirisha afise n'imyango isa n'ubururu isakaj' amabati asa n'ubururu amadirisha akaba yuguruye ayandi yugaye.

Ikibuga kininiya cane kirimwo ibiti vyinshi cane bitotahaye vy'ubwoko bwinshi harimw' amavoka n'amapera n'imandarine ndetse hakaba harimwo n'ivyuma bimanitsek'amabendera y'igihugu, hirya yavyo hariy'amashure meza cane.

Isomero rininiya cane ryubakishije amatafari aturiye. Iryo somero rikaba rigeretse kabiri, rikaba mbere rifise ivyuma birifashe bisa n'ubururu. Hirya yaryo hakaba hariho ibiti vyinshi cane biteye mu kibuga cagutse bitotahaye.

Umunyeshure afise ikaramu ariko yandika kugatabu kirabura kageretse kukandi gatabu uwo munyeshure ndetse afise nagafyifyuzo mu kuboko kukubamfu akaba yambaye imyambaro yirabura n'iyindi yera.

Igihome kininiya cane gisizeko irangi risa n'umuhondo, ico gihome kikaba kimaditseko igikaratasi cera gifise amarangi asa n'agahama hirya no hino, hakaba hacafyeko ibikoresho vyo kurima, ivyo bikoresho hakaba harimwo amasuka, ibipanga n'ibindi vyinshi.

Ikibuga kininiya cane cubatsemwo amazu menshi cane, yubakishije amatafari aturiye, asakaje amabati yera, ndetse mur'ico kibuga hakaba hari n'ibiti vyinshi cane bitandukanye harimwo n'ibigazi biteyemo hagati muri ico kibuga.

Ikirasi kininiya cane cagutse gifise impome zisizeko amarangi yera, imbere mur'ico kirasi kikaba ari ikirasi co gusomeramo ibitabo kikaba gipanzemwo ibitabo vyinshi bitandukanye, abanyeshure bigiramwo bimwe bisize amarangi n'ibindi bisize amarangi yera.

Isomero rininiya cane ryubakishije ubuhinga bwa kijambere rifise impome zigomba kwegerana zibiri zera ,ndetse imbere mwiryo somero hakaba hariyo intebe nziza cane zifise utumeza nutundi dutebe bicarako twirabura.

Amashure menshi cane meza, afise amatafari aturiye, afise n'amabati yirabura ari mu kibuga kininiya cagutse kirimwo imodokari n'ibiti bininiya, hakaba hariyo n'aho bakinira abanyeshure, n'ikindi cuma kimanitseko ibendera ry'igihugu.

Umunyeshuri w'umuhungu yambaye imupira usa n'ubururu, umupira ukaba ufise uturongo twera ku maboko. Afise n'ikaramu yera mu maboko yiwe ariko yadika mw' ikaye niniya cane ibiharuro, iyo kaye ikaba iteretse ku ntebe isa n' agahama.

Aga pukuru kaniniya cane babikamwo ingwa zo kwishure , ako gapukuru umunyeshure agafise muminwe akaba yambaye impuzu zo kwishure imyambara ndetse ako gapukuru karimw'ingwa nyinshi zitandukaye izisa n'agahama, iz'ubururu n'izera.

Amabarabara abiri agenda bangikanye y'ivu agaburwamo hagati n'umukoro wubakwishije amabuye ndetse muri amabarabara hakaba harimo abantu benshi batandukanye hariho abana b'abanyeshuri bambaye imyambaro yo kwishuri basohotse.

Umwana w'umunyeshure yaryamye kw'ibombo rininiya cane rifise uturingoti dutatu tuzana amazi ndetse iryo bombo rikaba rir'imbere y'amashure meza cane yubakishije amatafari aturiye isakaj'amabati yera.

Utuntu abanyeshuri bo mu mashuri mato mato bakoresha mu gufuta ivyandiko bakoresheje mu kwandika n'amakaramu y'ibiti, dushika kuri dutandatu twera derere tukiri dushasha, turi mu dupukuru twatwo dusa n'ubururu, hirya yatwo hari amakaramu abiri y'ibiti bandikisha.

Weni yacane wubakishije amatafare aturiye rusizekoba amaranga imyera urworugo ruko rufise umwango muremi iyacanewinjira imbere mwikwo ruzitsiro imbere y'uwu mwango hariye imodokari nini yacane yunguruza abantu, ndetse n'abana bariko barasohoka mwu bo mwango bagerabinjire mwyo imodokari.

Ikibuga kininiya cagutse cane kizitije uruzitiro rufise amatafari aturiye, imbere murico kibuga hakaba hubatseyo amashuri meza cane yubakishije amatafari aturiye n'abanyeshuri benshi cane bahagaze imbere y'ayo mashuri bambaye imyambaro y'ishuhuri.

Amashuri menshi cane yubakishije amatafari aturiye akaba afise imyango y'ivyuma ifise amarangi asa n'icatsi kibisi ndetse n'amadirisha afise ivyuma asa n'icatsi kibisi amadirisha akaba afise amashuka ayakingiriye inyuma yayo.

Ikirasi kininiya cane abanyeshure bigiramwo, cubakishije matafari aturiye, imbere muri ico kirasi hakaba hariyo intebe n'imeza nyinshi abanyeshure bicarako, imeza akaba arizo baterekako amakaye bigiramwo.

ikibuga kininiya cane c'ivu cagutse kirimwo utubuye duto duto kikaba cubatsemwo amashure menshi cane yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe amabati yirabura afise imiryango isa n'agahama n'amadirisha asa nagahama.

Igiti civoka kininiya cane gitotahaye kiriko kirera, giteye hirya y'amashure, mashure meza cane ibakishije amatafari aturiye, ico giti c'Ivoka kikaba kiri impande y'uruzitiro rwihuje ayo mashure..

Ikibuga kininiya cane, c'ivu, giteyemwo ivyamwa vyinshi cane, vy'ubwoko bwinshi, bitandukanye, vy'ibigazi n'ibindi vyamwa, hari n'umwana yicaye munsi y'ikigazi, hirya yayo, hakaba hari utuzu duto duto, twa surwumwe.

Ikibuga kininiya cane gifise utwatsi dutotahaye, mw'ico kibuga hakaba hariho n'imirima myinshi cane y'ibiharage iriko irera, imbere y'iyo mirima hari urugo runiniya rwokikije amashure menshi cane yubatseyo.

Ikibuga kininiya cane civu nutubuye duto duto kikaba kirimwo abana benshi bariko barakina umupira ndetse Hakaba hari Ibiti vyinshi biteyeho .mbere Hakaba hari amashure menshi yubakishije amatafari aturiye.

Ikibuga kinini ya cane abana bakinira ko umupira bari mu karuhuko yobahijije kuyiga mbere hakaba hariho n'amashuri menshi cyane yari yubatse mu ico kibuga sakajemabat asanagahamayo bakicije amatafari yera.

Ikibuga kininiya cane cubakitsemwo amashuri meza cane yafise amatafara aturiye n'amabati asa nagahama .Kikaba kiriko amadirisha menshi cane y'ibiyo n'imyango isa n'ubururu imbere yay'amashuri yakaba hara abana benshi bariko barakina.

Amashure menshi cane abangikanye yubakishije amatafari aturiye n'amabuye hasi asakaje amabati yera, amashuri mbere amwe akaba afise amarangi yera n'amararangi asa n'agahama hasi afise imyango isa n'agahama n'iyindi isa n'ubururu yuguruye.

Amashuri abiri, abangikanije amwe asakaje Amabati yera, na yandi mabati yirabura, ayo Mashuri amwe afise Amarangi yirabura, hasi ayandi Amarangi hejuru, ayandi nayo nta Marangi asizeko kiretseko yubakishije Amatafari aturiye gusa, amwe murayo mashuri afise Imyango isa n'Agahama yandafise Imyango isa n'Ububuru.

Igiti kininiya cane gikomeye gitotahaye kimanitseko ikengeri abanyeshure bavuza. Ico giti kikaba giteye mu kibuga kininiya cagutse n'ico kibuga hari n'amashuri menshi cane yubatse asakaje amabati yera n'imyango isa n'agahama.

Ikibuga kininiya cane cagutse c'utubuye n'utuvu dutoduto hakaba harimw'amashure meza can'ahubatse yubakishij'amatafar'aturiye , isakaj'amabati yera afatishijwe n'ivyuma bisa n'ubururu hakaba hateyemwo n'ibiti vyiza cane

Ikibuga kininiya cane, c'ivu, kirimwo igiti, gitotahaye, kininiya cane gose; giteye imbere y'amashuri, meza cane, yubakishije amatafari aturiye, asakaje amabati; asa n'agahama, ndetse hari n'abanyeshuri, benshi cane, bariko barakina, imbere y'ico kibuga.

Agapukuru kaniniya gacafyeko amarangi y'agahama n'ayandi marangi yera, muri ako gapukuru hakaba hariyo amakaramu y'ubwoko bwinshi butandukanye, amwe yo kwandika n'ayandi yo gucapa, imbere y'ako hakaba hari n'akandi gapukuru kirabura karimwo n'ayandi marangi yo gucapisha.

Imeza niniya yagutse ifise amarangi asa n'ububururu n'amarangi asa n'umuhondo iyomeza ikaba ifise intebe zitatu z'inyegamo zifise amarangi asa n'ubururu n'asa n'umuhondo ziri mukirasi kininiya cagutse abanyeshure bigiramwo bariko bariga.

Ikibuga kininiya cane gitotahaye giteyemwo ibigazi vyinshi cane, hagati mbere hakaba harimwo n'amashure yubatse muri ico kibuga, amwe asakaje amabati yera n'ayandi asakaje amabati y'agahama, afise imyango y'ubururu n'imyango isa n'agahama.

Igihome kininiya cane gisizeko amarangi asa n'umuhondo, ico gihome kikaba cubakishije ibitafari binini binini bisa n'agahama bikomeye cane, imbere mw'ico kirasi hakaba hari yo amatebe menshi cane, yubwoko butandukanyi y'ivyuma.

Ikirasi kinini ya cane gose cagutse, imbere muri ico kirasi hariyo intebe nyinshi cane z'ibiti, n'amameza yazo, ndetse ico kirasi kikaba gifise amadirisha meza cane y'ibiyo hejuru.

Inzu niniya yubakishije impome zisizeko amarangi asa n'ubururu. Imbere mur'iyo nzu hakaba har'imeza nyinshi cane n'intebe, hamwe n'akabati kageretse k'uruhome, kakaba karimwo ibitabo vyinshi bitandukanye, n'impapuro zigeretse kuri ako kabati.

Ikirasi kininiya cane cagutse cubakishije amatafari aturiye gifise imirongo imanuka n'iyindi mirongo ikitse ndetse ico kirasi kikaba gifise idirisha rimwe n'umwango umwe muniniya wagutse usizeko irangi risa n'agahama.

Ikibuga kininiya cane abanyeshuri bakinerako bari mu karuhuko. Hakaba hari abanyeshuri benshi b'abahungu n'abakobwa, hakaba hubatsemwo n'amashuri meza cane abo banyeshuri bigiramwo yubakishije amatafari aturiye, mw' ico kibuga hateyemwo n'ibiti vyinshi cane.

Akantu kubatse kubakishije ibiti hasi hakaba hariho akabaho gatoyi kirabura kanditseko ibiharuro vyo guteranya bibiri guteranya utuburungu tubiri bingana mirongo ibiri na bibiri, hejuru yivyo biharuro hakaba hariyo utundi tubiri tugabuye hamwe handitse indome.

Ikibuga kininiya cane cubatsemwo amashure menshi cane yubakishijwe amatafari aturiye, ayo amshure akaba atonze ku murongo abangikanye amwe muri ayo mashure akaba ata matrangi asize ayandi akaba asizeko amarangi yera afise amadirisha n'ibiyo biyariko.

Abanyeshuri benshi bari mu kibuga bariko barakina, ico kibuga kikaba giteyemwo n'ibiti vyinshi hirya yabo hakaba hariho n'amashure meza cane yubakishije matafar' aturiye afis' amadirisha n'imiryango ariko ibiyo, isakaje amabati yera n'ayand'asakaje amategura.

Ikirasi kininiya cane gifise impome zisizeko amarangi asa n’umuhondo ,ico kirasi kikaba kandi gifise amadirisha y'ibiyo yuguruye ,imbere murico hakaba hariyo intebe nyinshi cane zitonze ku mirongo itatu, intebe z'ibiti ,imbere yazo hakaba hariyo akabati k'icuma kahateretse.

Uduto dutoduto, tubaje tumeze nk'inyabune dushika kuri tune, tukaba twanditseko Ibiharuro bitandukanye, vyandikishijweko ikaramu ryirabura nirindi risa n'agahama, hirya yatwo hari nibipapuro vyishi Vyanditseko n'ivyandiko vyirabura.

Ikirasi kininiya cane cagutse gisakaje amabati yera afiseko n'ivyuma, imbere muri ico kirasi hakaba hariyo utwana dutatu tw'utunyeshure, uduhungu tubiri n'agakobwa kamwe, ku ruhome rw'ico kirasi hakaba hariko ikibaho cirabura.

Agatabu kagutse ko kwandikamwo gafise impapuro niniya zicapfyko imirongo ikitse yera, hakaba handitseko ibiharuro, ku gatabu kakaba gateretse ku meza y'igiti ndetse hagati muriko harimwo ikaramu y'ubururu.

Ikibuga kininiya cane ikikuru n'uruzitiro runiniya, rukomeye gubakishije Amatafare aturiye, imbere muriko ruzitiro akaba hari yo ibiti vyinshi bihateye, n'Amashugwe ndetse harimo n'Amabombo atatu y'Amazi

Ikirasi kinini cagutse gifise impome zisizeko amarangi yera kikaba kiriko n'ikibaho kinini cirabura imbere kuruhome kikaba gifise n'amadirisha menshi cane afise Ibiyo mbere murico kirasi hakaba hariyo intebe nyinshi cane zisa nagahama abanyeshure bicarako.

Igihome kininiya cane gikomeye cubakishije amatafari aturiye kikaba kimaditseko ibikaratasi bibiri biriko amatangazo y'abanyeshure bategerezwa gusoma, ico gihome kandi kikaba gifise umurongo ukitse n'uwundi murongo umanuka usizek'amarangi yera

Amashure meza cane yubakishije ubuhinga bwa kijambere bwubakishijwe namatafari aturiye ayo mashure akaba ariko nivyuma biyakingiye ndetse ayo mashure akaba asizeko amarangi yera Hirya no hino.

amashure menshi cane yubakishije amatafari aturiye asakaje amabati yera aya mashuri akaba afise amadirisha ariko ibiyo ndetse hakaba hari n'ivyamwa vyinshi cane biteye imbere y'amashuri hakaba hari n'ikigega kininiya cagutse kirimwo amazi.

Ikibuga kininiya cane cagutse c'ivu cubatsemwo amasomero meza cane yubakishij'amatafar'aturiye akaba asizek'amarangi asa n'ubururu, imbere y'ayo masomero hakaba hateyeho ibiti vyiza cane vy'amavoka vyeze.

Isomero rininiya cane ryubakishije amatafari aturiye, iryo somero rikaba rifise imyango ibiri ifatanye myiza cane yera hariko n'ingufuri yo kwugara iyo myango, imbere mw'iryo somero harimwo intebe nyinshi cane n'ibibaho vyo kwandikako.

Uruzitiro runiniya cane gwubakishije amatafari aturiye rukikijwe n'ikibuga kinini cagutse kirimwo utwatsi ndetse akaba n'ikindi kibuga atatwatsi turimwo co gukinimwo umupira w'amaboko nk'ico kibuga hakaba hateyemwo n'ibiti vyinshi cane bitotaye.

Igihome kininiya cane gifise amatafari acubatse, ico igihome kikaba kimaditseko igikaratasi kininiya cane co gucapako gisa n' umuhondo, ico gikaratasi kikaba gicafyeko ibintu vyinshi bitandukanye harimwo uduhuzu duto duto abantu bambara.

Ikibuga kininiya cane gifise amashure menshi atandukanye afise amabati yera n'impome zubatse amashure afise amatafari aturiye hakaba hariyo abana benshi cane bambaye imyambaro yo kw'ishure bariko barakina.

Ikaye niniya cane ifise impapuro zera, ifise imirongo imanuka n'iyindi ikitse, ikaba iyo kaye iteretseko igikoresho co gukora ibiharuro n'iyindi karamu yirabura iteretse kw'iryo kaye, bandikisha.

akabati kaniniya cane kari mu kirasi kininiya cubakishije amatafari aturiye, ako kabati kakaba ari akabati k'imbaho kagabuyemo utwumba dushika kuri dutatu, buri kumba kose kaba karimwo amasakoshi abanyeshuri babikamwo ivyabo.

Ikirasi kinini ya cane kiri mu bikoresho vyinshi cane bitandukanye hari mwo n'amameza ateretse kwivyo bikoresho by'abanyeshuri bakoresha bariko abariga ndetse n'ico bikoresho hakaba hari mwo makaramu menshi atandukanye y'ubururu ateretse ku mameza n'impapuro nyinsi cane.

Ibarabara rininiya cane ryagutse ry'ivu ririmw'utubuye dutoduto harimw'abanyeshure benshi cane bariko barataha bambay'imyambaro isa n'ubururu , imbere yabo banyeshure hakaba hari umugabo arik'arirukanga yambay'umwambaro usa n'umuhondo, hirya yiwe har'uruzitiro runiniya rwubakishijw'amatafar'aturiye.

Igihome kinini cane cubakishije impome zifise amatafari aturiye ico gihome kikaba kimaditseho ikibaho cirabura canditseko ingwa zisa n'agahama hakaba handitseko indome zikirundi.

Amashure meza cane yubakishije amatafari aturiye, asakaje amabati asa nagahama akaba afise amadirisha ane ane rimwe rimwe ryose risa n’umuhondo, akaba afise ibiyo hejuru n’imyango isa n'ubururu.

Ikibuga kininiya cagutse cubatsemwo amashuri menshi cane yubakeshije amatafari aturiye, hakaba hariho n'ikibuga bakiniramwo umupira w'amaboko, inyuma y'ico kibuga hakaba hateyeyo ibiti vyiza cane vy' amavoka bitothaye.

Ikibuga kininiya cane kirimwo ibiti vyinshi cane bitotahaye vy'ivyamwa harimwo n'ibigazi ndetse hakaba harimwo n'udushugwe duto duto turiko turamera kandi hariko n'amazu menshi cane ahari yubakishije amatafari aturiye.

Isomero rinini cane ryubakishije Impome zisizeko amarangi yera kuriryo somero hasi Hakaba hasize amarangi kumushinge asakaje amabati yirabura rifise Imyango yubururu. namadirisha yubururu mbere yaho hateye Ibiti vyiza cane.

Abana bato bato bashika kuri batanu b'abakobwa bafise udutabu umwe umwe bariko barasoma bicaye ahantu hezaa cane hashashe ibitambara bisa n'agahama hamwe n'ibitambara bisa n'ubururu bari mu nzu nziza cane yubakishije amatafari aturiye ifise imyango isa n'agahama.

Amazu menshi ariko arubakwa ku bafise impome zubakishije amatafari aturiye mbere yayo mazu akaba hariyo umusenyi urunze mu kibuga kinini ya kirimwo utwatsi .Amazu akaba bafatishijeko n'ibiti vyinshi hirya yayo hari indinzu nziza cane igeretse ifise amabati yera.

Abanyeshure benshi cane batandukanye harimwo abahungu hakabamwo n'abakobwa abo banyeshure bakaba bari hagati na hagati y'amashure meza cane yubakishije amatafari aturiye abakikije ndetse abo banyeshure bakaba bari ko barasohoka.

Ishure ryiza rwose cane rifise amabati asa nagahama risakaje, kandi n'amabati yirabura urundi ruhande rumwe, ndetse akabayubakishije amatafari aturiye iryo shure rikaba, kandi imbere yaryo hari impene nyinshi rwose zirabura.

Imeza, niniya cane, yera derere, iriko amakaramu abiri, meza cane, yera derere; iyo karamu ndetse, ikaba yugaye, kandi, iyo meza, ikaba iriko, agapapuro babikamwo, ibindi ibipapuro, vyinshi.

Isomero rimwe, rininiya gose cane, rigeretse gatatu, ryubakishije amatafari aturiye; iryo somero kandi, rikaba rifatishije ivyuma, bisa n'ubururu; rifise n'amadirisha, asa n'ubururu, n'imyango isa n'ubururu; rikaba ryubatse, mu kibuga, kininiya gose cane, ciza.

Ikibuga kinini yarose cagutse kirimwo ibiti vyinshi cane bitandukanye n'amashurwe menshi cane ico kibuga, kandi kikaba kirimwo abanyeshuri b'abakobwa bariko barataha bambaye imyambaro isa n'ubururu, kandi hirya yabo hakaba harunze amatafari menshi cane.

Amashure, meza cane, yubakishije impome, zifise amatafari, aturiye, ndetse hakaba, hari n'imirongo imanuka, n'iyindi ikika, isizeko amarangi yera; ishure ndetse, rikaba risakaje, amabati yera derere; hirya yayo, hakaba, hariko ibiterwa vy'amateke.

Ikibuga kinini ya gose cyane kirimwo ibiti byinshi cyane bitotahaye harimwo ibigazi byeze hamwe n'ibyatibukiye hasi kandi icyo kibuga kibacubatseme m'amashuri meza cyane yobakishije amatafari aturiye asakaya mabati yera.

Ikiyaya kininiya cane kirimwo utwatsi dutoduto turimwo n'amashurwe meza cane, ahari ico kiyaya kandi kikaba cubatsemwo amashure meza cane yubakishijwe amatafari aturiye, asakaje amabati yera, hagati mwico kiyaya harimwo ibarabara rininiya ririmwo abanyeshure benshi.

Ikiyaya kininiya cane cagutse kirimwo utuvu duto duto n'utubuye duto duto, ndetse ico kiyaya kikaba cubatsemwo amashure menshi cane atandukanye ageretse kabiri, imbere yayo hari abantu benshi cane, hirya yabo hari imodokari nini iriko irasuka ivu.

Ikibuga kininiya gose cane cubakishijemwo amashure menshi cane yubakishije amatafari aturiye ico kibuga kandi kikaba giteyemwo ibiti vyiza cane bitotaye bisharije imbere y'amashure harimwo ibiti vy'amavoka n'ibigazi nibindi ibiti vy'amapera.

Ikirasi kininiya gose cane cagutse kirimwo ububati bwinshi bwose bwegamiye ku mpome, ubwo bubati bukaba burimwo utundi tubati duto duto tukaba tugabuyemwo harimwo ibitabo vyinshi bipanze ,mbere hakaba hari n'abanyeshuri bicaye bariko bariga ku ntebe.

igihome kininiya gose cane c'isomero , gifis'a marangi asa n'umuhondo , ico gihome kikaba kiriko udupapuro twinshi cane tumaditseko , kandi kiriko n'ikibaho kininiya gose cirabura ,ico kibaho canditseko ikibazo.

Ikibuga kininiya gose cane kirimwo amazu menshi y'amashuri yubatsemwo yubakishije amatafari aturiye akabasakaje amabati yera, imbere mw'ico kibuga hakaba hariyo kandi n'ibiti vyinshi cane bihateye bitotahaye vy'amavuka bariko birera.

Ikirasi kininiya cane gifise impome zisizeko amarangi yera, ico kirasi gikaba gifise umwango umwe muniniya cane uriko amarangi yera. derere ndetse kandi imbere mur'icokirasi hariyo intebe nyinshi cane zivyuma, ku ruhome rwacu hakaba hamaditseko ikibaho kinini cirabura.

Ikibuga kininiya rwose cane kirimwo amashure meza rwose yubakishije amatafara aturiye asakaje amabati yera ariko kandi akaba afise amadirisha n'imiryango bisa n'ubururu ndetse murico kibuga hakaba harimwo n'ibiti vyinshi rwose.

Ikirasi kininiya rwose cane cubakishije amatafari aturiye ndetse ico kirasi imbere murico hakaba hariyo umuhungu yambaye inkofero isa n'agahama n'agapira gasa n'agahama akaba ariko araterateranya intebe abanyeshure bicara ko.

Isomero rininiya cane ryubakishije impome zisize ko amaranga yera muri iryo somero hakaba hariyo amatara menshi cane atandukanye ku ruhome hakaba hamaditse ko igipapuro canditse ko ibyandiko vyinshi bitandukanye, imbere naho hakaba hariyo n'intebe nyinshi zitandukanye.

Amasomero menshi cane meza abangikanye abiri akaba asakaje amabati yera asakaje kandi n'amabati asa n'agahama yandi yo hirya ayo masomero akaba yubakishije amatafari aturiye hagati yayo ahore abanyeshure bariko barahaca batashe.

Igihome kinini yagose cane gisize ko amarangi yeraderere. Ico gihome kikaba kiri ko ikibaho kinini yagose cirabura ico kibaho kandi hirya mu gafuruka hakaba hacafye ko ikizingi kirimwo indinganizo y'ivyirwa.

Abanyeshure ba bigeme bane bambaye imyambaro yo kw’ishure bafise n'imitaka bifutse ,abo banyeshure bakaba bari mw’ibarabara rininiya gose cane rigabura impome zibiri zikikije amazu meza cane ar’indani mw’izo zintiro.

Ikibuga kininiya cane kirimwo ivu nutubuye duto duto kirimwo ibiti Vyinshi cane biteyemwo bikomeye biriko birera hari mw izu y'amavuka n'ibindi bigazi. Hubatsemo kandi isomero ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye.

Isomero rininiya cane ryubakishije impome zisize ko amarangi yera imbere m'iryo somero hakaba hari yo abanyeshuri benshi cane bambaye imyambaro yera n'indi myambaro isa n'ubuuru bicaye ku ntebe niniya z'inyegamo bariko bariga imbere yabo hakaba hari abigisha babiri.

Ikibuga kininiya gose cane civu kirimwo utubuye duto duto giteyemwo amashurwe meshi cane atandukanye ndetse mwico kibuga hakaba hubatseyo kandi amashure meza gose yubakishije amatafari aturiye asakaje amabati y'irabura.

Ikibuga kibi niyagose cane giteyemo ibiti byinshi cane bitotahaye icyo kibuga kandi kikaba kirimwo inzu niniyi yagose yubakishije inkome zisize ko amarangi yera igeretse kabiri higo hariyo n'indi inzu isikaje amabati asa nagahama.

Imeza niniya gose cane yera derere, iyo meza ikaba iriko amakaramu menshi cane yera derere nyene, ndetse iyo meza ikaba iriko agapukuru kaniniya gose kirabura, imbere muriko hariyo utundi dupapuro twinshi gose twera n'utundi dusa n'agahama.

Ikirasi kininiya gose cane gifise impome zisizeko amarangi yera, imbere muri ico kirasi hakaba hariyo ama meza menshi cane yera derere y'ivyuma, hakaba hariko n'udutebe twinshi cane, ndetse ico kirasi kikaba gifise amadirisha ariko ibiyo.

Isomero niniya cane, ryubakishije impome zisizeko amarangi yera, rifise amadirisha ariko ibiyo, n'umuryango wera, ukaba wuguruye. Imbere mw'iryo somero hakaba hariyo intebe nyinshi zitonze ku murongo, zifise n'utumeza twazo, z'ibiti zisa n'agahama.

Isomero rinini ya rwose cane ryubakishije inkome zisize ko amarangi yera derere iyo somero kandi rikaba ririmwo intebe nyinshi rwose cane imbere izibiti ndetse urubaho rukaba ruri imbere ku gihome kinini rwose.

Imodokari niniya cane ipakira ivyondo n'amabuye n'amatafari, iyo modokari ikaba yera, iriko irasuka ibivu, imbere ahantu basuka ibivu, hirya yayo hakaba hari ibiti vyinshi cane bitotahaye, harimwo n'amashure yubatse.

Ikibuga kininiya cane, kirimwo utubuye duto duto, n'ivu, ndetse ico ikibuga, kikaba kirimwo igiti kininiya cane, kihateye; hirya yaco, hari ishure rininiya cane, ry'akarorero rigereretse kabiri, ryubakishije amatafari aturiye, risakaje amabati yera; hateye udushurwe, imbere yayo.

Isomero ryakarorero ryiza cane rigeretse gatatu rifise amatafari asizeko amarangi yera rikaba rifise abanyeshure bahagaze imbere yaryo bambaye imyambaro yabanyeshure benshi cane batandukanye, iryo somero kandi rikaba rifise inkingi ririfashitseko.

Ikirasi kininiya cane gifise impome zisize ko iranga ryera, amadirisha afise ibiyo akaba afise n'ivyuma vyirabura imbere muri co kirasi hakaba hari yo intebe niniya abanyeshuri bicarako.

Amasomero meza cane yubakishije amatafari aturiye, afise imyango isizeko irangi risa n'agahama, hirya y'ayo hakaba hariho uruzitiro rw'ivyuma ruyakiringiye, hariho n'ibiti vyiza cane biteye bitotahaye, biriko birera.

Ikirasi kininiya cane gifis' impome zikomakomeye gisizeko amarangi yera, imbere mw'ico kirasi hakaba hariyo intebe niniya zisizeko amarangi asa nagahama, ikaba gifise n'amadirisha abiri yose yuguruye afise ibiyo nivy'uma biyafashe.

Inzu niniya cane igeretse kabiri, biboneka yuko ari ishure. Ikaba yubakishije amatafari aturiye, ifise n'ivyuma bifashe bisa n'agahama, ndetse ikaba yubatse mu kibuga ciza cane gitotahaye, harimwo n'ibindi biti vyinshi cane biteye muri ico kibuga vy'amavoka, biriko birera.

Ikibuga kininiya cane, kirimwo ivu n'utubuye duto duto, giteyemwo udushurwe twinshi, hakaba harimwo n'abanyeshure benshi cane, begamiye ku ruhome rw'ishure, rwubakishije amabuye akomeye, hariko icapa canditseko: "Ishure ryisumbuye iryo mu Kayanza".

Abanyeshure batatu bahungu babiri n'umukobwa umwe bariko barandika ku mpapuro zera inyuma yabo hari umwigisha yambaye amarori yera ariko arabakwirikirana abanyeshuri bose ndetse n'umwigisha bakaba bambaye imyambaro yera.

Uruzitiro runiniya cane rwubakishijwe amatafari aturiye urwo ruzitiro rukaba rufise idirisha rininiya cane ry`ibiyo risizeko amarangi asa n`ubururu ndetse urwo ruzitiro rukaba rukikuje ibiti vyishi cane bitotahaye vy`amavoka biriko birera.

Ikibuga kininiya cane cagutse giteyemwo utwatsi duto duto turiko turamera ndetse hakaba hateyemwo n'igiti kininiya cane c'ivoka gikomeye kiriko kirera hirya yico giti hariyo n'amashuri meza cane yubakishije amatafari aturiye.

Igihome kininiya cane gisize ko amarangi yera ,gifise idirisha rimwe ry'ibiyo ryuguruye ndetse hirya yaho hakaba hari akabaho gatoya kahamaditseko impapuro nyinshi cane zanditse ko ivyandiko vyo mu kirundi.

Umukobwa afise imishatsi miremire yirabura ariko arandika ku nkaratasi zibiri ziri ku meza yicaye ku gatebe k'akanyegamo gatogato, imbere yiwe hakaba hariho n'abandi banyeshure benshi cane bariko barandika nabo nyene nkuko nyene.

Izuba riserutse ririko rirarasira umucu niku kibuga kinini ya cane giteyemwo ibiti vyinshi cane, ndetse ico kibuga hakabaro n'ikindi kibuga kirimwobakinyanmwo umupira w'amaboko hakaba hateyemwo utwatsi dutodututuko turamera.

Isomero rininiya cane rikomeye ryagutse ryubakishije impome zisizeko amarangi yera, iryo somero rikaba rifise amadirisha y'ibiyo, ariko n'ivyuma, imbere mw'iryo somero hariyo intebe nyinshi cane, n'ikibaho kimaditse ku ruhome.

Amashure meza cane yubakishije amatafari aturiye, ayo mashure akaba ageretseko kabiri afise amabati yera, hirya yayo ndetse haka hariyo ibiti vyiza cane, imbere yayo hariyo imodokare n'ikibuga co gukiniramwo umipira w'amaboko.

Isomero rininiya cane, ryubakishije Amatafari aturiye, asize k 'Amarangi yera, rikaba rifise Idirisha rimwe ryuguruye ,imbere yiryo dirisha hahagaze umwigisha yambaye umwambaro wera, nyuma yiwe hari i gihome kininiya canditse ko Ivyandiko vyera.

Ahantu abanyeshure baca bariko barataha hari ivyamwa vyinshi cane bitotahaye n'ubwatsi butobuto buriko buranaga ndetse imbere yabo hakaba hariyo n'ibiti vyinshi cane vy'amavoka hari abanyeshure babiri babakobwa bariko barataha bambaye imyambaro yo kw'ishure.

Ikirasi kininiya cane cubakeshije amatafari aturiye, n'amadirisha ariko ico kirasi akaba afise ibiyo n'ivyuma biyafashe ,imbere mwico kirasi akaba hari yo intebe nyinshi cane, Abanyeshuri bigiramwo bicayeko

Ikibuga kininiya cane kirimwo amashure menshi cane yubakishije amatafari aturiye asakaje amabati asa n'agahama, imbere y'amashure hakaba hari umunyeshure yambaye umwambaro wera n'uwundi wirabura ariko aratambuka hirya y'iwe hari amabombo menshi.

amashuri meza cane yubakishije amatafari aturiye, amashuri akomeye gose afise amadirisha asa n'agahama akaba yubatse mu kibuga kirimwo ibiti vyinshi cane bitotahaye harimwo n'ibiti bishinzeko amabendera bitatu.

Amashure menshi cane yubakishije amatafari aturiye asakaje amabati yera, ndetse no ku mpome akaba asizeko n'amarangi yera hagati mw'ico kibuga amashure yubatsemwo hakaba hari n'ibiti vy'ubwoko bwinshi butandukanye, ibigazi n'ibindi biti vyiza cane.

Amasomero meza cane ageretse kabiri yubakishije amatafari aturiye, asakaje amabati yera, akaba afatishijwe n'inkingi zubakishije isima n'ivyuma bigenda biterateranya izo nkingi, hari umwigisha ariko aratambuka imbere yayo.

Isomero rininiya cane ryubakishije impome zisizeko amarangi yera zikaba zimaditseko ikibaho cirabura, imbere muri iryo somero hakaba hariyo intebe nyinshi cane abanyeshure bicarako ndetse hakaba hariyo kandi n'ibitabo bigeretse kw'izo ntebe.

Abanyeshure benshi cane bambay'imyambaro myiza cane yo kwishure ibaranga bambay'imyambar'isa n'ubururu niyindi myambaro yera hakaba harimwo n'abandi bambay'imyambaro yirabura inyuma yabo harih'amashure meza cane asakaj'amabati y'ivyuma ndetse akabab'afise n'amadirisha y'ivyuma

Igihome kirekire gose cubakishijwe amatafari aturiye, kikaba kiriko akabati kaniniya cane kagiteranijeko, gafise utwumba duto duto turimwo ibitabo vyinshi cane vyo gusoma, imbere yako, har'imeza yo gusomerako ivyo bitabo.

ishuri ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye risakaje amabati yera inyuma yaryo hakaba hari amateke meza cane atotahaye ndetse kwiryo shuri hakaba hamanitse ko inkengeri y'icuma abanyeshure bavuza bagomba baje mu karuhuko

Uruzitiro runiniya cane, rwubakishije amatafari aturiye, rufise amadirisha abiri, ariko ivyuma, bisa n'ubururu, n'umwango winjira indani, mu kigo c'ishure; hateyemwo ibiti vyinshi cane, bitotahaye, vy'amavoka.

Amashuri menshi cane y'ubwoko bwinshi butandukanyi amwe asize ko amaranga y'agahama ku mabati na yandi asize ko amarangi yirabura akaba yubatse mu kibuga k'inini yacagutse akaba hakirimo n'a mamodokari menshi cane amwe yera na yandime modokari yirabura.

Ikibuga kininiya cane gifise utwatsi dusa n'ivu, kikaba kirimwo abanyeshure benshi cane b'abana, harimwo abahungu n'abakobwa bambaye imyambaro myinshi itandukanye, ico kibuga kikaba gikikijwe n'ibiti vyinshi cane bitotahaye vyeze biriko birasa n'ubururu.

Ikirasi ikinini ya cane gifise yimpomi zisize ko amarang iyera, ndetse kwizo mpumeka bamaditse ko ibipapuro vyinshi cane bishushanijeko abanyeshuri bage barashushanyako, kandi imbere mw'ico kirasi hariyo intebe nyinshi cane n'amameza menshi cane udutebe dutututwirabuwe.

Isomero rinininya cane ryubakishije amatafari asizeko irangi ryera, iryo somero rikaba rifise amadirisha ariko ivyuma biyafashe, ndetse imbere yiryo somero hakaba hateye ibiti vyinshi cane vy' amavoka bitotahaye.

Abanyeshure benshi cane b'abahungu n'abakobwa bambaye imyambaro yo kwishure isa n'ubururu n'iyindi yera bakaba bafise bamwe amasuka mu minwe yabo bariko baratera ivyamwa.

Ikirasi kininiya cane abanyeshuri bigiramwo, kikaba ari ikirasi cagutse gikomeye kirimwo n'amatara hejuru yera, hakaba hamaditseko n'ibintu vy'ibipapuro ku ruhome rwaco, imbere mw'ico kirasi hariyo intebe nyinshi abanyeshure bigiramwo.

Ikibuga kinini ye cane c'ivunutubuye dutodutogishashe cane, ariko utubuye twinshi cane harimwo n'igiti kihateye c'ivoka ico giti kikaba co kirera igiha gigitiaka wa hari yo ishuri ryiza cane y'uko ishasha matafari haturiye.

Ikirase kininiya cane gifise umwango usa n'ubururu waguruye, imbere mw'ico kirasi hakaba hariyo intebe n'amameza menshi cane ariyo kikaba gifise n'idirisha rimwe risa n'ubururu naryo nyene ryuguruye ririko n'ibiyo ndetse k'uruhome rwaco gw'imbere hariko ikibaho kininiya cirabura

Ikibuga kininiya cane giteyemwo utwatsi dutoduto nudushurwe twiza cane ndetse mwico kibuga hakaba hubatseyo amashure meza cane yubakishijw'amatafari aturiye afise amadirisha ariko ibiyo n'ivyuma biyafashe n'imyango myiza cane y'ivyuma

Ikirasi kininiya cane cagutse gifise impome zisizeko amarangi yera, gifise n'idirisha ryuhuguruye ry'ibiyo n'ivyuma bigifashe imbere yico kirasi hakaba hariyo intebe nyinshi cane z'ivyuma hejuru hariko ikibaho gisizek'irangi risa n'agahama.

Amashure meza cane yubakishije amatafari aturiye afise amadirisha asa nubururu nivyuma biyafasha asa nubururu Kandi imbere yayo mashure amashurwe meza cane ateye mubipukuru.

Amashure meza cane yubakishije amatafari aturiye ayo mashure akaba yubatse mu kibuga kininiya cane cagutse giteyemwo utwatsi dutoduto n'ibiti vyiza cane bitotahaye vy'amavoka n'ibindi biti vy'amapera biriko birera.

Uruzitiro runiniya rwubakishije amatafari aturiye, rukaba rukikuje amashure menshi cane yubakishije amatafari aturiye, ayo mashure akaba arimwo imyango isa n'agahama, n'amadirisha asa n'agahama.

Utuzu twa surwumwe twinshi cane twubakishijwe amatafari aturiye dusakaje amabati yera dufise amarangi asizeko hasi yera derere imbere yatwo hari amashurwe menshi cane ateye mu kibuga kininiya cane cagutse kirimwo utubuye n'utuvu dutoduto.

Ikirasi kininiya cane cubakishije inkome zisiziko amarangi yera gifise utudirisha dutatu duto duto turi hejuru imbere mu ico kirasi hakaba hari yo intebe zisa nagahama n'utumeza turi imbere y'izo ntebe hicayeko abanyeshuri bariko barandika.

Ikirasi kininiya cane cagutse gifise impome zisizeko amarangi asa n'umuhondo, ndetse kikaba gifise n'idare rininiya cane ririko amatara rifise irangi ryera, imbere muri ico kirasi hariyo abanyeshure benshi cane bambaye imyambaro yo kw'ishure bariko bariga n'umwigisha w'umugore ari imbere yabo.

Ikirase kininiya cane abanyeshure bigiramwo bariko bariga hakaba hariy'abanyeshure benshi cane batandukanye bambay'imyambaro yo kwishure yera n'iyind'isa n'ubururu, imbere yabo harih'umwigisha arik'arabigisha

Ikibuga kinini ya cane kirimwo ibiti vyinshi cane bitotahaye ibiriko birera ndetsemwo ico kibuga hakaba ahubatseye n'amashuri menshi cane yasize ko amarangiyera, kandi hasi ko ico kibuga hareho utwatsi twinshi cane turi ko turamera dutotahaye dutoduto.

Isomero rinininya cane ryagutse rifise amatafari asizeko amarangi yera, imbere mw' iryo somero hakaba harimwo ububati bwinshi bitonze ku murongo bw' ivyuma, bugabuyemwo utundi twuma duto duto turimwo ibindi bitabo vyinshi cane.

Igihome kininiya cane co bakishije amatafari aturiye, kikaba gisize ko akarange ikirabura hasi ku mushindi kugo romeka bamaditse ko ico bamanika ko amatangazo k'ininiya cane gifise ibiyo byikurro n'ibiti.

Isomero niniya cane, ryubakishije inkuno zisize ko amarangi yera, hafise amadirisha afise ibiyo n'ibyo nobiyafashe kirabura imbere miryo somero hakaba hari yo intebe myinshi n'amameza zisize irange isa n'agahama.

imodokari niniya cane yikorera ibivu iriko irabisuka mu kibuga kininiya cane cagutse hakaba hateye n'ibiti vyinshi cane hagati muri co kibuga hirya yivyo biti hakaba hari amashuri meza cane yubakishije amatafari aturiye

Ikibuga kininiya cane, c'ivu kirimo Imodokare niniya yungurutse Abantu, ico kibuga kikaba cubatsemwo Amashuri meza cane, yubakeshije Amatafari aturiye, kikuru n'uzitiro niniya cane yubakeshije matafari aturiye

Ikirasi kininiya cane cagutse, cubakishije impome zisizeko irangi ryera, rifise amadirisha n'ibiyo biriko, imbere muri ico kirasi hariyo intebe nyinshi cane z'ibiti ku ruhome rw'ico kirasi hakabo hariyo ikibaho cirabura.

Amashure meza cane yubakishije amatafari aturiye asizweko amarangi asa n'umuhondo hasi n'amarangi asa n'umuhondo hejuru, ndetse ayo mashure akaba, ariko ivyuma bifise amarangi asa n'umuhondo, n'amadirisha afise amarangi asa n'umuhondo, amashure akaba afise imbere yayo amashurwe.

Ikibuga kininiya cane gitotahaye kirimwo utwatsi duto duto kikaba gifise n'utubuye duto duto mu ico kibuga hubatswemwo ndetse n'amashuri meza cane yubakishije amatafari aturiye asakaje amabati yera.

Udupukuru tubiri tuniniya cane tubika ingwa duteretse ku kintu kininiya cane cera utwo dupukuru kamwe kakaba kugaye akandi kuguruye, imbere yatwo hakaba har'ingwa niniya ndende zishika kuri umunani zihagaze imbere yutwo dupukuru.

Risi ikinini ya cane gifisa imumi resa n'umuhondo, kandi mbere muri co hariyo intebe mvishi cane z'ubwoko butandukanyo z'iwiti, kandi co kirasi gifise amadirisha n'inyango miniti cane isiteka amarangi asa n'umuhondo.

Muyeshuri menshi cane bambaye imyambaro y'imimenyerezo ngorora mubiri yera abandi babayisa n'umahunda babanega kobariko barahangana ku buryo gukina umupira w'amaboko mu kiuka ciza cane kiri imbere y'amashure meza cane ageretse kabiri yubakeshije amatavali aturi.

Ikirasi kininiya cane cubakeshije amatafari aturiye, ico kirasi kikaba gifise amadirisha asa n'ubururu ariko ibiyo, kikaba gifise n' umwango usa n'ubururu, imbere y' ico kirasi hariyo intebe nyinshi zifise amarangi asa n'agahama.

Abanyeshuri benshi cane bariko barakora amasuku mu kibuga kininiya cane cagutse gifise utwatsi dutotahaye, cubatsemwo amashuri menshi cane yubakishije amatafari aturiye, asakaje amabati yera afise imyango isa n'ubururu.

Uruzitiro runiniya cane rwubakishije amatafari aturiye ,urwo ruzitiro rukaba ruteyeko ibiti vyiza cane hirya no hino vy'ibigazi birukikuje, urwo ruzitiro kandi rukaba rufise umwango muniniya cane w'icuma usizeko irangi ryera.

Ikirasi kininiya cane gifise impome zisa n'umuhondo ndetse ico kirasi kikaba kirimo abanyeshure benshi cane bicaye ku ntebe bariko barakurikira umwigisha ariko arabigisha imbere yabo ,yambaye ishati nziza cane y'amaboko maremare yera ariko arabigisha.

Ikibuga kinini ya cane kirimwo utubuye dutoduto n'ivu ico kibuga kikaba cubatsemwo amashure meza cane ashajije yubatse ku murongo akisi agenda abangikanye, ndetse yo amashure yubakishije amatafari aturiye asakaje n'amabatsi agomba kwera.

Inzu zibiri zibangikanye zifise Imyango myinshi cane risize amarangi asa nubururu zikaba zifise amabara asa numuhondo hasi namarangi hejuru asizeko zisakaje amabati yera amabati afatishijeko ibiti.

Ikirasi kininiya cane cubakishije amatafari aturiye, kikaba gifise n'ikibaho kininiya cirabura kimaditse kuri ico gihome canditseko ivyandiko vyera, ndetse kikaba gifise n'imirongo imanuka n'iyindi ikitse isizeko amarangi yera.

Inzu niniya cane igeretse kabiri ifise impome zisizeko amarangi yera, zisakaje amabati yera, ndetse zikaba zifise ingazi ziriko ziraduga mu yindi nzu igeretse. Ingazi zikaba zifatishijweko n'ivyuma vy'agahama.

Ikirasi ikinini ya cane gifize impome gisize ko amarangi yera imbere mw'ico kirasi hari yo abantu babiri bariko barakoresha icuma nyabwonko giteretse ku umeza. Hirya abo abantu babiri ku ruhome hariho akabati kegetseho gapanze mu ibitabo vyinshi vy'ugusoma.

ikibuga kininiya cane cubatsemo amashuri menshi cane yubakishije amatafari aturiye asizeko amarangi yera akaba asakaje amabati yera ndetse nyuma y'iryo shure hakaba hariyo ibiti vyinshi cane hagati mw’ico kibuga hakaba hari imodokari niniya cane n'abantu bari mbere yayo

Amashuri menshi cane yubatse mu kibuga k'inini ya cagutse kirimo udushurwe twinshi dutotahaye amashuri mbere akaba yubatse ageretse asize ko amarangi yera ku mirongo imanuka n'indi mirongo ikitse.

Ikibuga kininiya cane cagutse abanyeshure benshi bahagazeho n'abandi bicaye hasi ku mabuye ,hari n'imodoka ziri imbere yabo nyinshi zisa n'agahama n'izindi zera n'izirabura zigomba zibatahane ,bari bavuye kw'ishure basa n'abagomba gutaha.

Ikibuga kininiya cane giteyemwo ibiti vyinshi cane bitandukanye vy'ubwoko bwinshi, ndetse hakaba ahubatsemwo n'ishure liniya cane gyubakishizwe amatafari aturiye ishure rigeretse kabiri, kandi hakaba hari n'ivyuma biriko amabendera y'igihugu ca cumi n'ico kibuga.

Abanyeshuri benshi cane bambaye imyambaro y'imyimenyerezo ngorora mubiri , bakaba bahagaze mu kibuga kininiya cane bazingije umuzingi , nyuma yabo hakaba hahagazeyo abandi bantu babigisha , ndetse kakaba hari n'ibiti biteyeho vyinshi cane mwico kibuga.

Ibarabara rinina cane ryagutse ririmo ipfunutubuye duto duto, iryo barabara rikaba rigabura impomezibiri n'iniyazi ikomeye zubakishire amatafari aturiyo imbere mubgo ruhome hakaba hariyo amashuri meza cane arimwo.

Ikirasi kininiya cane cubakishije impome zisize ko amarangi yera derere ico kirasi kikaba gifise idirisha rimwe rininiya cane imbere muri iyo hakaba hari yo umugore ariko arateka ariko yigisha abana batoya guteka.

Isomero rininiya ryagutse ryubakishije amatafari aturiye, risizeko imirongo ifise amarangi yera n'iyindi ikika, rikaba kandi rifise amadirisha y'ibiyo afatishije ivyuma. Ndetse ikaba irimwo abanyeshure benshi.

Ikirasi kininiya cane cubakishije impome zisizeko amarangi yera , kikaba gifise amadirisha afise ibiyo ,imbere murico kirasi hariyo abanyeshure benshi cane bariko barakoresha ibikoresho nyabwonko bitondetse kumameza menshi cane n'umwigisha arikw'arabakwirikira

inzu niniya cane ifise impome zisizeko amarangi yera muriyo nzu imbere hakaba hariyo abantu benshi cane bariko baragosohora ibigori vyiza cane ,hirya yabo hakaba hapangapanzemo imifuko myinshi cane yuzuyemo ibigore vyinshi rwose.

Abanyeshure benshi cane, bambaye imyambaro itandukanye, bamwe bambaye imyambaro yera, n'udukofera dusa n'ubururu, n'udufukamunwa dusa n'ubururu, bakaba hariho n'abandi, bambaye imyambaro isa n'umuhondo, n'umwigisha ari inyuma yabo ariko arabakurikirana.

Ikirasi kinini ya gose cyane cyagutse gifise impome zisize ko amarangi yeraderere icyo kirasi kikaba gifise amadirisha y'ibiyo ariko ibitambara birnyuma yayo byeraderere imbere mu icyo kirasi hakaba hari yo abanyeshuri benshi cyane bariko bariga bicaye ku ntebe.

Ikirasi kininiya cane gifise impome zisizeko amarangi ryera derere, ico kirasi kikaba gifise kandi idare ririko amatara menshi cane ariko araka, ndetse imbere murico kirasi hariyo ama meza menshi cane yirabura afise amabombo n'intebe imwimwe.

ikibuga kinini yagose cane giteyemwo ivyamwa vyiza bitotahaye harimwo n'ibigazi ndetse ivyo vyamwa bikaba bitonze ku murongo bimbwe yabyo akaba hari amashuri meza cane yobakishije amatavari aturiye asakaje amabati yera derere.

Abanyeshure b'abahungu batatu bariko baragonda ivyuma vyinshi gose cane, ndetse bakaba bariko babishira ku meza imwe niniya gose cane, abo abanyeshure kandi bakaba bambaye imyambaro myiza yose isa derere.

ikirasi kinini ya gwose cane gifise impome zisizeko amarangi asa n'umuhondo kikaba gifise amadari ariko matara ariko araka ndetse imbere muri co kirasi kirimwo abanyeshure benshi cane bariko barandika ku bitabo biri ku meza vyinshi gwose cane.

Ikirasi kininiya cane ico kirasi kikaba gifise inkome zisize ko amarangi yera .Gifise kandi idirisha rimwe rininiya ryagutse ririko ibiyo n'ivyuma birifashe yirabura imbere mu'ico kirasi hariyo intebe nyinshi cane zitandukanye zifise amameza menshi.

Inyubakwa niniya cane yubakishije impome zisize ko irangi ryera, iyo nyubakwa kandi ikaba igeretse, ifise n'ivyuma biyifashe n'impome zisizeko amarangi yera nyene, imbere y'iyo nyubakwa hakaba hariyo agapukuru karimwo udukoresho two gukina tw'abana.

Ikirasi kininiya cane cagutse gifise amadirisha ariko ibiyo kikaba cubakishije impome zisizeko amarangi asa n'agahama imbere mur' ico kirasi hakaba hariyo intebe nyinshi cane zisa n'agahama zifise utumeza duto duto twera.

Ikirasi kininiya gose cane cagutse gifise impome zisizeko amarangi yera derere ndetse mu'ico kirasi mbere hakaba hari y'amameza menshi cane atandukanye y'ivyuma afise udutebe duto duto twirabura ndetse imeza iminwe yose ikaba iriko ibikoresho nyabwonko.

Ikirasi kinini ya cane cubakishije impome zisize amaranga yera ico kirasi kikaba kiriko umwango umwe ufatikanije n'imyango ibiri minini yisa n'ubururu yuguruye umwango umwe ukaba wanditseko cane ikirango cerekana ko ico kirasi ari ico babikamwo ibitabo.

Inzu imwe niniya gose cane, igeretse kabiri, iyo nzu ikaba isizeko amarangi asa n'umuhondo, ikaba ifise kandi n'ingazi zitera ziduga hejuru zubakishije isima, imbere yazo har'igihome kiriko amadirisha abiri ariko ibiyo.

umuntu muniniya cane w'umugabo yambaye umwambaro munini ya cane usa n'ubururu uwo mugabo akaba tamushatsi afise yambaye n'ibindi bikingira amaboko byeraderere akabayariko arakora ku byiwuma by'ubuhinga bwa none bifise amaranga asa nubururu

Ikibuga kinini yagose cane ca gutse hateyemo ibiti byinshi cyane bishabirje bitandukanye ndetse hateyemo twatsi dutoduto dukikujwe n'amashurwe meza cyane igeye ibyo biti habubatse amashuri meza cyane ageretse kabiri y'amabuye.

Isomero rininiya cane ryubakishije impome zisizeko amarangi yera, iryo somero ndetse rikaba rifise idirisha rimwe rininiya cane ry'ibiyo, inyuma yaryo hariyo n'igitambara cirabura, imbere muri iryo somero, hari abanyeshure benshi bariko bariga, bicaye ku ntebe.

Ikibuga kinini yarose cagutse kirimwo ibiti vyinshi cane bitandukanye n'amashurwe menshi cane ico kibuga, kandi kikaba kirimwo abanyeshuri b'abakobwa bariko barataha bambaye imyambaro isa n'ubururu, kandi hirya yabo hakaba harunze amatafari menshi cane.

Ikigo kininiya cane ico kigo kikaba gifise uruzitiro runiniya cane rwubakishije amatafari aturiye hirya yayo hakaba hariyo ibiti vyinshi cane bihateye vy'amavoka nibindi biti vy'amapera imbere murico kigo hariyo imirima itotahaye y'ibigori n'ibiharage.

Ikibuga kinini yagose cane kirimwo ivyatsi vyiza cane ibitotahaye ico kibuga, kandi kiraba giteyemo ibiti vyinshi rwose bitotahaye harimwo n'ibigazi, ndetse imbere yavyo hakaba hari amashure meza cane hawubatse yubakishije amatafu haraturiye sakaja amabati yagahaa.

umunyeshure mu nini yagose cane yambaye imyambaro yeraderereye ku ishure n'iyindi yirabura akaba ariko aracapa ku gipukuruka inini yagose yandika ko ibyandiko bisa nagahama ndetse izo mpome zikaziriko n'ib'ibipapuro byinshi

Abanyeshure benshi cane bariko baratambuka ahantu haniniya gose hagutse hari utubuye duto duto tw'ibicekeri, ndetse hirya yabo hakaba hari ibiti bihateye bisharije, ndetse imbere y'abo hari inzu niniya gose yagutse bigiramwo igeretse kane, ikaba isakaje amabati asa n'agahama.

Abanyeshure benshi, harimwo abahungu, n'abakobwa, bicaye mu kirasi, kininiya gose cane, cagutse; abanyeshure, bakaba bafise, udutebe bicayeko, hari n'utumeza, dufatanye n'izo ntebe, zabo; izo meza zikaba, ziriko kandi, ivyandiko, vyiza gose cane.

Inzu niniya cane igeretse gatatu iyo nzu ikaba ifsizeko amarangiyera ifwise amadirisha yirabura, ariko na ni biyo, ndetse iyo nzu imbere yayo hakaba ahari amashurwa meza cane ahateye n'imodokari niniya cane isana gahama.

Ishure, rininiya gose cane, ryagutse, rigeretse gatatu; iryo shure, rikaba ryubakishije, ubuhinga bwa kijambere, rifise ibiyo, vyinshi cane, biriko, vyirabura, bifatishije ivyuma, bisa n'ubururu; iryo shure kandi, rikaba ririko n'ivyandiko, vyinshi cane, biriranga, vyandikishije amarangi yera derere.

Ikirasi kininiya cane, kirimwo abanyeshure benshi cane, bambaye imyambaro, bose isa, isa n’ubururu, abo banyeshure, bakaba bariko barashona; ndetse hirya y'abo, hari n’abandi, bambaye imyambaro isa n'umuhondo, nabo nyene, bariko bariga, gushona.

Inzu niniya cane yubakishije ibiyo kuva hasi kugera hejuru. Iyo nzu ikaba ifise impome zera ziri hagati ziyifatishije ivyuma ndetse kandi ivyo biyo bifatishijwe ivyuma hagati yabyo bisanagahama.

Ikirasi kinini ya rwose cane gifise impome zisize ko amarangi yera ico kirasi kandi kikaba kirimwo intebe nyinshi rwose cane zitandukanye zirabura ziri ko abanyeshure benshi rwose bicaye bariko bariga imbere yabo hakaba hari umwigisha ariko arabigisha yambaye inkofero yera.

Ikirasi kininiya cane co kwigiramwo cubakishijwe impome zisizeko irangi ryera. Imbere mur'ico kirasi hakaba hariho intebe z'ivyuma n'ameza yazo y'ivyuma. Imbere ku gihome kandi hakaba hariho ikibaho kininiya cirabura, hariko n'akandi gatoya kera.

Abanyeshuri benshi b'abahungu n'abakobwa bwo barimu kirasi ikinini yacagutse gifise impuma zisitse ko iranga ryera bakaba bicaye ku ntebe zifise iranga irisa n'agahama ntumeza imbere yazo duteretse ko impapuro bariko barandikako.

Isomero rininiya cane ryubakishije amatafari aturiye, rifise amadirisha n'imyango isizeko irangi ryera, amadirisha y'ivyuma yuguruye n'imyango yuguruye, imbere y'ayo madirisha hakaba hagaze abantu bane.

Amashuri meza cane yubatse mu kibuga kininiya cagutse kirimwo n'ibiti vyinshi cane vy'ivyamwa vy'ibisharizo, hakaba harimwo ndetse n'amashurwe meza cane atotahaye, amashuri akaba yubatse n'amatafari aturiye asizeko n'amarangi yera.

Umwigisha yambaye ishati isa n'ubururu ifise uturongo twera tumanuka, yicaye ku ntebe y'inyegamo isa n'agahama, afise igitabo mu minwe giteretse ku meza isa n'agahama, akaba afise n'ikaramu isa n'agahama mu minwe.

Inzu nziza cane yubakishije impome z'isiz amarangi yera n'amarangi asa n'agahama, ndetse imbere y'iyo nzu hakaba hariyo akabarabara keza cane gakikujwe n'amashugwe meza cane atotaye n'ibiti bir'inyuma y'iyo nzu.

Abanyeshuri babiri bicaye ahantu munsi yigiti .Bariko barihweza Ikibuga kininiya cane ciza giteyemwo Ibiti vyinshi cane bitotahaye vyivyamwa. Ndetse mbere yivyobiti inzu nziza isize amarangi yera Ifise Imyango isa n'agahama.

Ikirasi kininiya cane cubakishije imbaho harimwo udukoko bororeramwo hakaba hariho n'abanyeshure benshi cane bariko baragendura ico kirase cubakishije imbaho, ndetse bambaye imyamabro yo kwishure n'abigisha bariko barabakurikirana.

amashure menshi cane yubatse mu kibuga kinini cagutse gifise utwatsi duto duto dutotahaye ayo mashure akaba yubatse mu buryo butandukanye amwe yubakishije amatafari aturiye ayandi yubakishije amabuye akaba asakaje n'amabati yera

Umukoro wubakishije isima, ugabura ibibuga bibiri byubatsemo isima, wa mukoro ukab urimo ibizi bicafuye bisanagahama, nkiga yaho hakaba hateyeyo ibiti byinshi cane n'ibindi by'ibiti by'ibyuma bihari.

Igihome k'inini cera kimaditseko igipapuro giriko igishushanyo kicapishije amarangi menshi atandukanye amwe asa nagahama ayandi yera, y'ubururu , n'ayu gwatsi rubisi ayandi y'umuhondo hakaba hacafyeko ibintu umenga n'amazi

Ikirasi ikinini ya cane gifise yimpomi zisize ko amarang iyera, ndetse kwizo mpumeka bamaditse ko ibipapuro vyinshi cane bishushanijeko abanyeshuri bage barashushanyako, kandi imbere mw'ico kirasi hariyo intebe nyinshi cane n'amameza menshi cane udutebe dutututwirabuwe.

Imodokari zibiri imwe yera inyind'isa n'ubururu, zikaba zihagaze mu kibuga kikujwe n'uruzitiro runiniya rwubakishije amatafari aturiye ,imbere mw'ugwo rugo hakaba hariyo n'ibiti vyinshi cane n'udushugwe tuhateye.

Ikirasi kininiya cane abanyeshure benshi bicaramo bakaba bambaye imyambaro yera ndetse bakaba batandukanye abahungu n'abakobwa bicaye ku ntebe nyinshi cana nziza zisa n'agahama ico kirasi kikaba gifise amadirisha y'ibiyo.

Icuma nyabwonko gifise ikiyo gicafyemwo ibintu vyinshi cane, ivyandiko bifise amarangi asa n'ubururu n'ayandi marangi asa n'agahama ivyo ivyandiko bubiko vyanditse bimwe ku murongo ukitse ndetse hejuru yavyo harimwo n'ibindi bikoresho.

Ikirasi kininiya cane cagutse giishajije cubatse gisizeko amarangi yera kikaba kirimwo ububati bwinshi cane burimwo ibitabo n'amameza n'intebe ryo gusomerako ivyo bitabo biboneka ko ari ikirasi co kubikamwo ibitabo.

Umunyeshure, w'umuhungu, yambaye isakoshi mu mugongo, yirabura, ndetse akaba yambaye n'imyambara yo kw'ishure; akaba ariko aragendagenda, imbere y'ishure, risakaye amabati yera, rifise impome zisizeko amarangi yera.

Icapa kininiya gikoze mumbaho cagutse cane gifise nka metero zibiri kikaba kimaditseko inkaratasi nyishi z'amatangazo kikaba kandi kimanditse kugihome kininiya cubakishije amatafar'aturiye.

Ikiyaya kininiya cane rwose cagutse giteyemwo ibiti vyinshi cane vy'ubwoko bwinshi butandukanye ibigazi n'ibindi vy'amavoka mwico kiyaya akabarimo namazu menshi cane hawubatse ya karorero ageretse na yandi asanzwe.

Abanyeshure batatu b'abahungu bari mu kirasi kininiya cagutse, gifise impome zisizeko irangi ryera, imbere y'ico kirasi hakaba hariko ikibaho kininiya cirabura, abo banyeshure bakaba bafise ivyuma mu minwe yabo.

Inzu niniya cane yubakishije impome zisizeko amarangi yera ,ifise nimyango isa nagahama, iyo nzu ikaba igeretse kabiri. Ikaba kandi yubatse ahantu hateye ibiti vyinshi cane namashugwe menshi cane.

Utuzu twa sugumwe tubiri twubakishije amabuye manini manini cane, dufise imiryango ibiri yera ndetse tukaba dusakaje amabati afise irangi ryirabura, ayo mabati akaba afatishijwe n'ivyuma, dufise irangi risa n'agahama.

Abanyeshuri benshi cane bari mu kirasi kinine yacagutse cubakishij igiseze ko impome zera bakaba mu ico kirasi hari yo intebe bicaye ko n'amameza asizeko irangi risa n'agahama abanyeshuri bakaba bari ko barakurikirana icuma cuhinga bwanone.

Inzu niniya cane ifise impome zisizeko amarangi asa numuhondo , iyo nzu ikaba ifise idirisha rininiya cane ryuguruye ririko igitambara kiyikingiriye gisa nagahama , imbere muriyo nzu hariyo ziriko nibikoresho ziziteretseko

Isomero rininiya cane rifise impome zisizeko amarangi yera, zikaba zifise ikibaho cirabura canditseko n'ivyandiko vyera, imbere muri iryo somero hariyo n'intebe nyinshi abanyeshure bicarako, kandi ivyo vyandiko vyera vyanditseko bikaba ari ibiharuro.

Amashure meza cane, afise impome zisizeko amarangi yera; ayo mashure akaba asakaje amabati asa n'agahama, imbere y'amashure, hakaba hari umusezero w'utwatsi turiko turamera, n'udushurwe; ndetse ayo mashure, akaba afise imyango yera.

Abanyeshuri benshi cane bambaye imyambaro isa n'ubururu n'imyambaro yera bari mw'ishuri ryiza cane rifise ivyuma n'ibiti birifatishije hejuru, ndetse bakaba bafise n'amakaye imbere yabo, bari mu kirasi ciza cane cubakishije impome zisizeko amarangi asa n'umuhondo

Ikirasi kinini ya cane cagutse, kirimwo ububati bwinshi cane bw'ibiti, burimwo amarangi asa n'agahama, ico kirasi ikaba cubakishije impome zisize k amarangi yera, hejuru n'amarangi yirabura, hasi gifise n'amadirisha y'ibiyo yuguruye.

Ikibuga kinini ya cane kirimwo amaze menshi cane yasizeko amarang iyera, ndetse nk'i co kibuga hakaba ateye amashugwe meza cane ateye ku murongo akase neza cane, ndetse hagati yayo hakaba hari utwatsi twinshi cane ziko turamera tuhateye.

Ikibuga kininiya cane gifisemwo ibiti vyinshi cane hateyemwo n'amashugwe meza cane mbere ico kibuga kikaba cubatsemwo amashuri menshi cane yabakishije amatafari aturiye, amashuri asakaje amabati yirabura hari n'amabombo menshi nico kibuga.

Ikirasi ikininiya cane gifise inpomi zisize ko amarango iwera, ndetse mwo ico kirasi hakaba hariyo abantu benshi cane batandukanye harimwo abanyeshuri n'abandi bigisha bakaba abakurikirana bambaye imyambaro isa n'ubururu n'umwigisha yambaye ishati yera derere.

ikirasi kininiya cane gifise impome zisizeko irangi ryera, kikaba gifiise amadirisha y'ivyuma afise n'ibiyo ndetse hakaba harimwo imbere abanyeshuri benshi cane bambaye imyambaro isa n'ubururu bafise ivyuma mu maboko yabo bisa n'ubururu nyene.

Ikirasi kininiya cane abantu baza kwicaramwo baje kunyweraho canke kuriraho hakaba hariho imeza niniya zibiri zigororotse cane zera, zose zifise intebe nyinshi cane zirabura z'inyegamo zishika kuri cumi cumi.

Akazu kasugumwe ka basore kari kuguruye umwango umeze nk'ivyuma bifanye bisa nk'agahama umwango wuguruye imbere mwako kazu hakaba harimwo abanyeshuri batatu bariko barinjirayo bagiye kwihagarika.

Akabati kaniniya cane k'ibiti gasizeko amarangi yera kakaba kagabuyemwo utwumba twinshi cane dutandukanye turimwo imiti myinshi y'ubwoko bwinshi butandukanye yokwa muganga, imbere yako hakaba hari umuforomakazi w'umugore.

ikibuga kininiya cane gifise umusezero mwiza utotahaye, ico kibuga kikaba gifise ibiti vyinshi cane bigiteyemwo vy'ivyamwa harimwo iry'amavoka nivy'amapera imbere mu ico kibuga hakaba hariho n'inzu nziza cane niniya.

Igihome kinini ya cane cobakishije amatafari aturiye ku ico gihome kahamaditseko ikibaho kinini ya cane giterateranijeko kimaditseko n'inkara atasi nyinshi cane vy'amatangazo abanyeshuri abasoma kugira ngo babona ivyanditswe.

Ikibuga kininiya cane cagutse giteyemwo ibiti vyinshi cane bitotahaye, ibiti vy'ibigazi ndetse n'amashurwe menshi cane ahateye, mw'ico kibuga ndetse hakaba hubatsemwo n'amashure meza cane yubakishije amatafari aturiye asizeko irangi ryera.

Ikibuga kinini ya cane cagutse giteyemo ivyamu vyinshi cane bitotahaye ivy ubwoko bwinshi butandukanye ibigazi ndetse n'amashugwe nk'ivyo vyamwa barimo n'amapera ndetse n'amavoka bubatsi bwu kandi amashuri meza cane bakishire matafara aturiye.

Abanyeshure benshi cane bambaye imyambaro yo kw'ishure, udupira dusa n'ubururu n'ayandi ma pantaro agomba kwera, bakaba bariko barakora igishushanyo c'inzu igeretse, ikaba ifise n'amabati yirabura isizeko amarangi yera.

Icumba kininiya cane gifise impome zifise amabara yera zikaba zifise n'ikibaho kimaditseko imbere, imbere muri ico cumba hariyo intebe nziza z'inyegamo nyinshi, n'akameza kari imbere ya zo.

Abanyeshuri benshi cane bakaba bari mu bikorwa byo gusukura ikibuga co ku mashuri yabo bakaba bafise amasuka bamwe abandi bari ko batoragura ubutwatsi turiko ico kibuga n amashuri akaba yubakishie matafari aturiye ageretse kabiri.

Amashure menshi cane yubatse namatafari aturiye asakaje amabati yera ayandi asakaje amabati yirabura akaba yubatse mukibuga kiniya cagutse giteyemwo ibiti nibigazi namashugwe menshi cane ateyemwo imbere yayo mashure

Ikirasi kininiya cane abanyeshure baza gukoreramwo imyimenyerezo yivyo baba babonye mwishure, ico kirasi kikaba kirimwo ibikoresho vyinshi cane nyabwonko biri kumeza n'intebe abanyeshure bicarako bariko barakoresha ivyo bikoresho.

Abanyeshure benshi cane bambaye imyambaro isa n'ubururu b'abahungu, bariko barakora ibikorwa vyo gukora imodokari, imodokari ikaba ifise amarangi asa n'agahama n'amapine yirabura, bariko barayiduza, bayiraba musi ico yoba igwaye.